Kakho umuntu onjengomama kumbe olingana laye, umama ngumgogodla, yinsika khathesi nangu uyahlekelela ubambe umntanakhe ngezandla zombili ngothando. Ukhuluma laye kalandaba ukuthi uyamphendula yini loba hatshi uyahlekelela eveza uthando, ukukhuluma okuhle ulimi oluqondileyo emntwaneni uluzuza kunina.

Kubukezwe umbiko omangalisayo owezindledlana zempilalakahle emisebenzini. Kuqonqoselwa ukugezwa kwezandla kwelunga linye ngalinye, ukuhlanzeka komuntu munye ngamunye emisebenzini. Akumelanga abantu abaqhatshiweyo bakhethe ukufela emisebenzini, ogulayo kayegulela ekhaya kumbe adlulele ngesibhedlela.

Yindawo lapho abazali abanxuswa khona ukuthi bezokuba labantwana babo ogogo beze labazukulu omalume beze labantwana babo dadewabo ukuze bazosizakala bazuze okuya ethunjini. Bayafika bahlale phansi besokusiba labomama bonalaba abahlanzekileyo ababhodayo besipha umntwana munye ngamunye ukudla kwakhe nxa kulokunathwayo baphiwa lokho okunathwayo okuphakathi kwezinkomitsho ezilemibala emihle.

Ngumntwana oyinkazana osakhulayo ohlatshwa ijekiseni ehlombe lapha. Omhlabayo ugqoke amaglavisi amhlophe ukuzivikela ukuthi angathintwa ligazi elingaphuma lapho. Kukhona njalo ombambileyo emahlombe ngapha embeka isibindi sokuthi angatshukuluki esesaba ubuhlungu bejekiseni.

Ngabasemsebenzini wabo laba. Loba kunjalo, bakhona phakathi kwabo abakhetha ukuthi babelomehluko. Ababili laba, indlela ababambane ngayo izandla. Ungaphosa uthi basemthandazweni. Ukuthi bayacela becelela lonalolu usuku olutsha, ukuthi umdali wabo abathungamele Kukho konke abakwenzayo, kube lokukhanya. Yindlela emangalisayo yonale. Ukwahluka, ngendlela enhle.

Kakubukeki njengesibhedlela lapha kukhanya ngumuntu ogulayo obize umongi lomongikazi endlini lapha ahlala khona ngoba lo owesilisa okhanya ephethe ijekiseni ehlaba lo owesintwana engalweni kube layenalo ohlezi eceleni ogqoke okumhlophe okulombala obomvana ophetheyo ezisetshenziswayo zakhona ukumlamulela lo ogulayo.

Ngumntwana oyinkazana ofundayo esikolweni uze egqoke izigqoko zakhe zesikolweni. Isigqoko esiluhlaza lebulawuzi yakhe emhlophe ugqoke kanye lokokuzivikela. Bonke bakugqokile kwagaxwa endlebeni kuvale imilomo lamakhala. Uphelekezelwe phose ngunina loyise yibo abangemuva lapha bekhangele ehlatshwa ngabezempilakahle laba engaleni ukuze avikele okuthile.

Yisibonelo sabantu abadala abanxusiweyo kuyonale indawo ukuthi beze bazehlatshwa amajekiseni okubavikela kumkhuhlane othile .Isibonelo esinjenge COVID 19 . Bamile babaludwendwe balinde ithuba labo lokuthi basondele kuyenalo ohlabayo .Ukuze babe ngabantu aba vikelekileyo bangawubambi umkhuhlane .

kubonaka izandla zomuntu othatha umuthi embodleleni ngomtshinanyana wakhe lowu omncinyane ethatha isilinganisa esiqondileyo okhangeleyo eceleni ukhanya ungomunye wabalindi bayonale indawo, indawo leyi ikhanya iyisibhedlela kumbe iklinika lapha okusizakala khona abagulayo.

Ngowesilisa ongezwa kuhle oze ukuzalanyulelwa kwabezempilakahle uze egqoke ijesi kodwa sekumele ahlatshwe endololwaneni lapha useyikhuphile kancane ukuze umongikazi amfinyelele ukuthi emhlabe kuhle umongikazi ugqokile amagilovisi ezandleni wabuye wazivikela ngelenjana eligaxwa endlebeni livale amakhala lomlomo.

Kubukeka kungumama ozithweleyo, othandele ilembu lakhe walithi gamanxaphezu kwesisu, ukhulelwe. Uze ukuhlolwa kwenyanga zonke abakuhambela emakiliniki. Umongikazi uyamsiza ukuthi ezwe ukuthi umzimba wakhe utshisa kanganani , ukuthi kakabi lenhlungu yini njengomuntu ozithweleyo.

Ngumfanekiso kamongikazi lomama womntwana ophethe umntwana wakhe uhanjiswe ngunina eklinika ukuthi ayevulwa umlomo athontiselwe imitshana yonale ethontiselwayo ebavikela kumkhuhlane eminengi nengi umama akumelanga eqise ukuya eklinika nxa kudinga kala ngoba uyabe elamulela umntwana wakhe kumkhuhlane eminengi

ngumfanekiso wabomama abatshiyeneyo ukhona omhlophe lalo onsundu yenalo onsundu njguye oselandwe ngu dokotela usemhlaba ijekiseni lapha engalweni kukhanya ijekiseni yakhona ibuhlungu ngoba umamalo laye usebambile lapha phezu kwendololwane bagqokile bonke ama lenjana la avala umlomo kanye lamakhala ukuzivikela ukuthatha imikhuhlane etshiyeneyo lwana ongakalandwa ukhanya engumama omhlophe

Lilanga labomama abalabantwana. Balethe abantwababo. Hlezi kulejekiseni ethile ababizelwe ukuthi bazoyihlaba ngoba nango yenalo umama ogqoke iqhiye efanana lesigqoko sakhe ezamalembu wonala ande ukusetshenziswa ngomama kumazwekazi eAfrica uphethe umntanakhe. Khonokhu akuphethe ezandleni hlezi yilo icard lomntwana. Banengi omama labantwababo kule indawo bazesizakala.

Amanzi yinto emangalisayo. Abantu abangeke baphile ngaphandle kwamanzi. Amanzi yimpilo ngeqiniso balendlela abantu ezinengi zokuwaqoqa amanzi ngesikhathi sezulu bayawakhongozela ephahleni lwendlu. Nxa sebewakhongozele laphana bayagcwalisa izigubhu zabo bagcwalise lamabhakede abo begcwalise konke lezinditshi ukuze bageze bawatshe babuye bagezise imiganu yabo kalula.

Ngomama abeze kuyonale indawo. Kakubonakali kuhle ukuthi balandeni. Kulezigubhu zonalezi ezibekwe zaba ludwendwe, zalandelana. Hlezi okuphakathi kwazo yikho abalande ukuzakuhola. Kumbe yibo abeze lazo lezizigubhu, ukuzadinga amanzi. Phela amanzi ayahlupha kundawo ezitshiyeneyo. Olawo kuthiwa kakumelanga ancitshane lamanzi. Amanzi kuthiwa kawancitshwana. Ayaphananwa nje mahala.

ngumfanekiso wesigulane lodokotela udokotela ugqokile ezandleni ukuzivikela ukuthi angathinti igazi lesigulane ugqoke amagilavisi isigulane lesi sibukeka singumuntu owesilisa ngoba ingalo zakhona ziqatha lesikipa esigqokiweyo silemizila emhlophe lemnyama yikho nje engaba ngowesilisa ukwenza kanje ukuzivikela kukadokotela kuyamlamulela laye ukuze engathathi imikhuhlane yalabo abelaphayo

ngumbiko oza kanye ngomnyaka lo ngimbio ka 2023 kubukezwe isibhakabhaka esiluhlaza esilemilaza nje embalwa kulendlu ngale ngemuva ebhdwe nge samende yoma yaze yapendwa ngumfanekiso kamama omuhle olentokozo olendodakazi yakhe encane esakhulayo bakha imibhida eluhlaza ethe tshoko imbhida yona yiyo ekhuthaza ukuthi abantu bayidle ngoba ayila mikhuhlane emizimbeni

Kubonakala ugogo ohamba lomzukulu wakhe ugogo ugqoke igwani emnyama uyakhuthaza umzukulu ngokuhlekelela ukuthi avume ukuhlolwa umzukulu ukhanya ehlutshwa ngamehlo ugqoke igwane yewulu lesikipa esilemzilamzila umongakazi uyamhlola ukuthi ilihlo lakhe lingabi lihlutshwa kuyini ebhala ebhukwini aliphetheyo.

Sitshengiswa umfanekiso kamama osekhulile ogulayo uzile ukuzalatshwa , laba abanye ababonakalayo kungabe kungumuntu lomkakhe , indodana lomalukazana abalande ukuthi beze bazebona unina eselatshwa , abanye bakhona ngamadokotela asesizana laye , abantu asebekhulile balemkhuhlane eminengi ebafikelayo etshiyeneyo bayakudinga ukusondelelwa

Abelaphi sebakwenanzelela ukuthi abantwana bayabesaba .So bayabathi bengakaze bebahlabe amajekiseni abo lawo baqale badale ubuhlobo obuhle Babahlekelele babaxoxise ukuze babone ukuthi hayi asozitha kubo. Kodwa bafuna ukubalamulela .Lapha ngumama lomntanakhe oze ukuzamelaphisa. Umongi lo uyaxoxa laye ngothando ukuze umntwana angamesabi . Athi esemtshwatshwaza ngejekiseni eseke wadala ubuhlobo obuhle .

Kungaba ngemva komtshado kumbe ngemva kwedilanyana elithile. Sebemile laba abantu abehlukeneyo kodwa kade benxusiwe bonke. Bamele ukuthi bethathe umfanekiso. Ngulowo ngulowo umi ngendlela emkholisisiyo, afuna aphume eyiyo yona ukuze abukeke. Lo umfanekiso omunye lomunye ulakho ukuwuzuza ukuthi bethumezele izihlobo labangane zabo, bababone ukuthi bebekundawo ethile.

ngomutsha owesintwana ongezwa kuhle uzile khonalapha ukuzalanyulelwa kezwa kuhle emzimbeni wakhe kumikhuhlane yonke esiyabe siyibika kwabezempilakhle baqala basihlole khonalokhu okwenziwayo kulo untombazane ukuthi kambe igazi lomuntu munye ngamunye oyisigulane litshisa kanganani kaliqonganga yini ladlulisa amalawulo yikho lapha abaqalela khona ukuthi bacebe ukuthi bakwelaphe ngandlela bani

Ngababili abatsha abakhanya beyizithandani kumbe phose abangani ngoba lo owesilisa ukhanya ulohlupho aseluxoxele lo oyintombazana. Usemduduza. Lo uhlupho alalo luyamdabulisa luyamephula inhliziyo. Usembambe ihlombe ukumduduza ukuthi angadani kangako kuzakwedlula.

Kukhanya kungowesintwana ohlukuluzwayo. Kungabe kungumuzi wakhe wonalo esexotshiwe endlini enkulu. Hlezi uhlukuluzwa ngubaba walapha ekhaya umkakhe omtshayileyo wamsusa endlini enkulu wamletha emkulwini. Usehlezi okokuhawula ngoba eduze lelihlo lakhe lapha ingani kukhona okungaqondanga. Umuntu akumelanga avume ukuhlukuluzwa kumele ame alandule ukuhlukuluzwa angavumelani lakho yedwa.

Ngumbhalo olunxuso obizela abantu kumpilakahle ukuthi bazefunda izifundo ezitshiyeneyo ukuthi kuyini okukhangelwe ukuthi bakwenze ukuze baphile kuhle kunsuku zabo zonke. Umfanekiso ofakiwe laphayana ngabantu abazivalileyo umlomo lamakhala. Kuphiwe njalo lokuthi ungena indledlana yakhona umuntu ayithathayo ukuthi abelilunga lalinhlanganiso.

Omongikazi bayatshiyana bakhona abathi nxa befundela ukuba ngomongi kumbe omongikazi bahle bafundiswe begxile ukuthi bazasiwa ezibhedlela lapho okulabantu abagula khona ingqondo. Ukugula ingqondo kudinga umongi olonanzelelo kakhulu njalo olesineke njalo olobekezelo bayafundiswa konke ukuthi kumele baziphathe njani kuzibhedlela ezinjalo.

Isakhiwo esilesimemezelo ngaphandle, isakhiwo esihle, esibukeza sisithi sona impilakahle iyikusasa eqhakazekileyo. Ifakile ukuthi abafisa ukuzwisisa ngokugcweleyo, yapha inombolo zesithunywa esingu Imeyili. Yapha inombolo ezitshaywa mahala ,inombolo zikaThwitha, lengalo ende kawebhusayithi . Kuthiwa sondela uzwe ngokugcweleyo.

Yisibonelo sesakhiwo okutshengisa igabha lonaleliyana elilengayo khonaphana elokulwisana lemililo ethe yaqamuka ingalindelwanga iphepha leliyana elisemdulwini hlezi yilo elilayayo ukuthi igajana leli lisetshenziswa ngandlela bani ukuze liwunqobe umlilo lo ngoba phela ongaziyo angezake benelise ukulisebenzisa. Imililo evumbulukayo iyatshabalalisa izakhiwo kanye lokuphakathi kwazo nxa umlilo ungabanjwanga kuhle. Izindlu zonke kumele zibelawo la amagajana.

Kuvezwe abantu abathathu unina womntwana kanye loyise, uyise uyamunyisa igula, lo owesithathu ngumama wesonto hlezi umntwana uyatshisa, usondele ukuzobancedisa emthandazweni ukuthi babekwazi ukuthi ukutshisa komntwana hayi yinhlala yenza empilweni yomntwana osakhulayo kuyadlula nje, yiyo indlela yokukhula kwakhona.

Indawo enhle kakhulu yona le elungisiweyo kakhulu elotshani bayo obuluhlaza tshoko obuthelelwa bukhuphe umoya omnandi kakhulu. Indlu yakhona inkulu yakhiwe ngezitina ezinhle kakhulu. Kunale indawo eseceleni efulelwe ngezenge hlezi kuyafakwa izitulo ukuthi abagulayo bafike bahlale khonapha. Babebetshaywa ngumoya omnandi owelaphayo. osuka kutshani bonalobu. Bayahlala ngaphansi kwe ndawo yonale ukuthi bavikeleke kulanga elitshisayo lezivunguvu.

Kusesibhedlela endlini yezigulane kulemibheda, abakhanya besele phakathi lapha belokhe belele kuyonale imibheda babili kuphela abanye abasabonakali hlezi abanye baphumile ngokufa sebephuma sebesiya endlini yezidumbu, abanye sebengcwatshiwe, abanye njalo baphume ngokukhutshwa ngoba sebesilile. Nxa umuntu esesibhedlela longathandaziyo kumele afunde ukuthandaza acele umusa womdali wakhe ukuthi aphephe.

Izikhathi ezinengi indawo zonke zivikelekile ngokubiyelwa zasezifakwa amagedi .Lawo magedi ayande ukuvalwa kumbe akhiywe .Nxa kulabantwana yiyo indlela yokuthi bavikeleke ngayo bangayi emgwaqweni .Ngoba emgwaqweni kulezingozi zokuthi bangatshaywa yimota balimale kumbe batshontshwe .Abadala kumele baqaphele ukulondolozwa kwabantwababo .

Ngabathathu abandawonye , kungenzakala ukuthi ngabangane kumbe batholene kule indawo belanda intonye abayithandayo bonke , owesifazane ugqoke isudu eluhlaza , omhlophe ugqoke iyembe emhlophe lekepesi , onsundu ongubaba lo ugqoke amangilazi amnyama leyembe eyande ukugqokwa kumazwe banzi awe Africa , balandelelana ngokuseduze ikhona into abayikholisayo bonke kuyabukekanebusweni babo ngokuhleka lokumamatheka okukhulu

Yindawo yabagulayo, isikhathi lesi yisikhathi salabo abezileyo ukuzakwethekelela. Abagulayo akumelanga bahlale bebodwa kumele bahanjelwe ukuze baxoxiswe balibale kancinyane kumikhuhlane ebaphetheyo njalo baphathelwe ukudla okuthile ukuze labonaba ababalandileyo babone ukuthi hayi ukholisa lokhu, phakathi kwawonalo umkhuhlane uloyisa ukudla lokhu. Kuhle ukuhambela abagulayo bethu singabekeli bebodwa behawula ezibhedlela.

yindlu etholakala esibhedlela phezukwayenalo ubheda okuyena le indlu kulesigqoko esigqokwa yizigulane besokusibale sigelo njalo phezulu yindlu ehlanzekileyo ilemitshina nje ethile khonapho esetshenziswa yibo omongi labomongikazi.

kukhanya kungumbheda osetshenziswa yisigulane lo isigulane hlezi esingasayenelisiyo ukuvuka sizihambele esambuzini ngoba kukhanya engani ngumbheda olamavili awo okokuthi abathile abasondelayo ukuzayamukela lesi sigulane kube lula ukufika basifuqe ngawo waonalo umbheda basikhaphe basise esambuzini kumbe basikhaphe basise lapho okugezelwa khona ngumbheda okhanya ulusizo kakhulu

Yindawo enhle le elezihlahla zayo ezinde eduze lakho kulomuzi omkhulu kulezibane ezikhanyisayo ebusuku indawo yakhona ivalelwe ngocingo oluhle olelukwe ngobugabazi obumangalisayo nxa kunje abantwana bavikelekile. Kunzima ukuthi beze emgwaqwni lapho abangatshaywa khona yizimota kumbe bantshontshwe ngabantu abantshontshayo abantwana ngalezi izikhathi

Ngabantu ababili abathandanayo ixhugu lesalukazi ngelinye ilanga babake babalijaha lentombi kumbe umama lobaba baguga bafika kuwonalawa amabanga nahlanje ugogo kezwa kahle ukhulu usembambile ehlombe lapha embuza ukubNa uzwa njani kambe kumtshonisa njani umbuza ngothando olumangilisayo kuhle ukubana abantu bethandane beze beguge

Sibuka imisebenzi yezandla, abakhi abenza umsebenzi lo bayamangalisa bakuphiwe baleminwe bayagabaza. Ubuciko bonke bugijima egazini labo. Umduli uyabukeka, iphansi lakhona liyabukeka. Umsebenzi wezandlamihle kakhu ngoba uyasiphakamisa njalo njengabantu njalo ulemali.

Iphansi laloluhlobo kulula ukulugcina lihlanzekile khonokhu okufakwa phansi okubizwa ngelokuboleka kuthwe ngama tiles kuyalamulela kakhulu lakuzo izinqodlana lezi abazifuqayo zibathwalise nzima kulokhu lalokhu besusa kulezindlu besisa kuleya inqodlana zonezi ziyatshelela phansi lapha kodwa kuyenza umsebenzi wabo ubelula bafika masinyane kulendlu abafisa ukuya kuyo.

Ngenye yezindlu ezisetshenziswa kugatsha lwezempilakahle. Abantu bogatsha lwezempilakahle baphakamisela phezulu ukuhlanzeka bayakwazi ukuthi ukuhlanzeka kuyimpilo ,ubutshapha bonke bayakwazi ukuthi yibo obuletha imikhuhlane eminengi kakhulu. Ihlanzeke kakhulu yonale indlu, yikho lapho okwenzakala khona zonke ezidinga ezidingwa emisebenzini yabo kundlu yonale ehlanzekileyo.

yindlu yokufundela le ,kulababalisi ababili omncane lomdala ,lo omncane ngabona ngofundelayo ububalisi ,uzefunda kolo omdala izindlela zakhe zonke ethula ngazo izifundo ngoba lalabo abafundi hlezi laba liqembu lalabana abantwana abaluhlupho abenyulwe kwabanye babekwa eceleni laphaya kwathiwa kumele balandelelwe ngokuseduzane ,uzafunda amaqhinga wonke lo omncane

Kusendlini yezempilakahle lapho amadokotela abonisana khona bexoxa ndawonye bexwayisana ngalokhu lalokhu kumikhuhlane abahlangana layo kuzugulani ezehlukeneyo. Lo osemboniweni ukhanya uyadweba ephepheni elimhlophe, udweba ngosiba olubomvu. Kukhona akudwebayo okuzakuthi nxa esekuchasisa, echasise eqondise kulowo mdwebo wakhe.

Kungabe kungumfundi othakazelela ezemvelo lomsebenzi waso usondele kusihlahla soneso abhale ngaso waqamula okuyigojwana khona lokhu okuveza amahlamvu wonala okuyisgojwana okucakileyo amahlamvu akhona seswabile ubhale ngokungcweleyo ukubana sisebenzani sithola Kala endaweni enjani

Ulwazi olutholakala kuzingwalo luyalamulela ngoba luhlezi njalo lufinyeleleka lula. Kodwa nxa kulolwazi olungeniswe kumakhalekhukhwini abatsha bethu abakhuluma ngolokuboleka olobu soft copy kodwa ke leyo engena kumakhalekhukhwini kunzima ukuyifinyelela ngoba kumele umakhalekhukhwini wakhona abelomlilo. Kwesinye isikhathi ngiyangizwe sebekhala ngemali ukuthi kunzima ukuvula nxa umuntu engela data.

Kaba tshiswa lilanga laba bemboswe luphahla lwamazenge emsamo ngale kulabane abagqoke amabhatshi amhlaphe ngaphambili esandleni sonxele kulababili abangagqokanga kwesokudla kulo yedwa abanye laba abagqoke amabhatshi amhlophe balitshumi lanye bengabe bengabi fokotela abafundelayo kumbe asebeqeqetshile kumbe abantu nje abasebenza kweze science lezi abadingakala ukuba bahlanzeka kskhulu bazibonisa okuthile okumele bakubambe ndawone

Ngabantu abanengi laba hlezi beze emhlanganweni othile. Inengi labo ngabamhlophe abansundu bambalwa nje. Bakhethe ukuba babuthane bathathe umfanekiso wonalo ukuze ngomunye umnyaka bakhumbule ukuthi bake banxuswa kuwonalowo umhlangano lo. Kuyasiza abantwababo njalo ukuthi babekwazi ukuba banyathele emanyatheleni abonina kumbe oyise, kuyabalamulela bakhule kuhle.

Imisebenzi eminengi iyazidinga impahla zokuthi abawusebenzayo bavikele. Lo ogqoke ibhatshi elimhlophe wethula isicathulo esitsha kwabanye bakhe , esizabenza bavikeleke nxa behambahamba ezindlini zezigulane, ngoba izigulane zigula imikhuhlane etshiyeneyo ethelelwanayo. Bona njengabaphathisi bezigulane bangavikeleka kuphela nxa begqoke kuhle. Kuyalamulela lokhu.

Ngumbalo ukhuluma ngamazwe asempumalanga ye Africa. Okubhalwe kungwadlana ezilula ukuthwaleka kumuntu ngamunye ngamunye. Bakhuthaza ukudingisisa ngokujulileyo bahlangane lokutsha okwakuqala. Lokho okuhle abahlangane lakho badinge indlela zokukukhulisa ukuze kugcwale amazwe abo kubalamulele.

Ngowesintwana okhangele okuthile okubhaliweyo buqamama laphaya okugxile kwezendle okukhuluma ngotshani obehlukeneyo khonale egangeni, ngezihlahla ezehlukeneyo ezidliwayo lezingadliwayo, ezingumuthi lezingasimuthi, ezibaswayo lezingabaswayo lamabizo azo. Ulwazi lonalolu lulilifa kithi.

Kubukezwe isimemezelo esimangalisayo. Esihlaba umkhosi ngesikhathi seminyaka yeCovid. Sasimemeza siklabalala! IUkuthi abantu bonke kumazwekazi eAfrika., kumele aqaphele, babekwazi ukuthi kukhona umatshaya abhuqe. Oze ngebizo kecovid 19. Kumele bawuzwisise lumkhuhlane, ukuze bavikeleke. Bangafi, batshabalale, ngenxa yawo.

Kakukhanyi okwenzakeleyo lapha ngumfanekiso nje owesilisa oselalisiwe eceleni laphana ngaphansi kwesihlahla. Usevikelwa ekutshiseni lilanga njalo sesizwa bayamhlola ukuthi babone ukuthi usaphefumula yini. Bayenzwa bezame ukuthi bezwe kulomoya ophumayo yini. Bayansiza engakafiki esibhedlela. Kungezakala ukuthi kulengozi eyenzakeleyo lapha asuswe khona yena ukuze alandele.

lo ngumbuthano owande ukuthatha insuku ezimbalwalo wenzelwa e Rwanda ngo Mbandula ngomnyaka ka 2022 kuyaqbe kuhlangene abathungameli bamazwe kumbe abameli bawo bezecophisana bebonisana ngezisemqoka okumele zihlelwe kumbe kuthathwe inyathela elithile ukuze kuthuthukiswe ababukwezwe ngaba mhlophe ababili abagqoke kuhle abesilisa

Ngumkhuhlane omubi lo awuzwakali kuhle ukuthi ngumkhuhlane bani umuntu lo uqubukile angathi ule mpunza kodwa engxe akusiyo mpunza mhlawumbe uthintane lokunye okuyisihlahlakazana okungazwani lomzimba wakhe wasephuma wonala amaqhubu ayesabekayo abantu abanje babizwa ngokuthiwa balemizimba emibi.

Yisimemezelo esiqondiswe kumhlaba wonke! Esosuku lalabo ababulawa ngumkhuhlane wetshukela. Kuthiwa kasikhulumeni ngalizwilinye. Sikhulume lazo kezizigulane. Sizitshele ukuthi ngumkhuhlane okumele bawamukele. Baphile kuhle lawo insuku zonke. Babekwazi ukudla okumele bakuvike, lokudla okumele bakudle. Bazi lezilinganiso zokudla ukuthi kumele badle ukudla okunganani. Kumpilo yabo nje yansuku zonke babezazi ukuthi bayizigulane. Baphile okufaneleyo.

Esintwini sakithi kuthiwa isisu somhambi asinganani singangophonjwana lwembuzi kube kuthiwa ehambayo kayiqedi utshani. Lokhu kukuthaza ukuthi sinakekelane njengabantu. Siphanane amanzi okunatha lendlu yokulala khanye lokudla. Abantu bengalali bedliwa ngamakhanka kumbe emadolobheni kube labantwana ababhodayo bengela makhaya. Yibuntu lobu. Yikunakekelana

Isimemezelo esiqondiswe kumhlaba wonke jikelele ikakhulu kumazwekazi eAfrica. Kukhulunywa ngokuthi umntwana ngelanga lakhe lokuqala kumele ahle athole impilo enhle ukunakekelwa okumangalisayo . Umntwana ophilileyo, utsho umama ophilileyo utsho ubaba ophilileyo utsho osakulayo ongumfana loyindodana ophilileyo. Impilakahle yonke isezandleni zikamama nguye obonayo impilakahle yemuli yakhe

Yindawo okumele ukuthi nxa umuntuefika kuyo angaze alahleka .Yikhonje kufakwe izenge lonaleli elibhalwe ngamabala amakhulu elikhombelayo ukuthi abakhulu abakuyonale indawo njengezisebenzi batholakala ngaphi .Abagulayo abaphiwe imibheda batholakala ngaphi .Kungaba yisibhedlela lesi .Kulotshani obuluhlaza tshoko lamaluba aluhlaza .Kuvuliwe amafasitela ukuthi kungene umoya oqandelelayo .Umoya oqandelelayo phela uyelapha izigulane .

Yindlu ekhanya kusemsebenzini yenalo okhanya ehlezi kustulo esimnyama ebhalela phezu kwetafula elemboswe ngelembu eliluhlaza kukhona ikhabothi yonale ende enziwe ngamaplanka angumdaka lamafasitela akhona avalwe ngamalenjana amahle abukekayo abomvana yena ugqoke isigqoko esimhlophe esithe nke esifana logwalo abhalela kulo kutshaya umoya kuleyi indawo

Imota eyiambulensi yimota emangalisayo yimota kawonkewonke iyafinyelela abantu kuzikolo ngesikhathi semidlalo yebhola lokugijima ayiswelakali iyalinda ingozi makhaza . Lemakhaya amakilinika nxa esondele ebantwini ukuthi abafinyelele khonale abakhatshana lezibhedlela layo iyabe ikhona ukuze ithwale labo asebephakathi kobunzima asebegulela ukufa ibasondeze ezibhedlela.

Sitshengiswe umfanekiso kamama lobaba. Ubaba ulesandla esisodwa, ugogekile. Loba kunjalo umama uyamamukela njengobaba, uyamhlonipha umupha isikhundla sakhe lanxa sekungumama ogogekileyo, laye kumele aphiwe isikhundla sakhe sokuba ngumama ahlonitshwe. Kumele sifunde ukwamukelana njengom njengabantu sihloniphane, yibo ubuntu. Lowana ubaba uhamba ngendondolo zonezo ezihlakaniphileyo ezensimbi elu

Ukuba ngudokotela kubanzi kakhulu. Yonale indawo esiyikhangeleyo, agcwele amadokotela asebenza khonapha. Benza umsebenzi omangalisayo, olamulela abantu. Izitho ezinengi kuyonale indawo ziyelulwa. Imbala, ingalo, intamo! Kuhlikihlwa imigogodla, amaqolo lenkalo lezi. Kube yimikhosi, abantu bekhala, besizwa ubuhlungu, kodwa oba kunjalo, abanye abangahambiyo, bacina behamba. Sebelamulelekile!

Yindawo ehlanzekileyo le iphansi yakhona ilamathayili angumdakanyana. Kulabantu abahlezi ezitulweni laba ngabakhatshana ukufika lapho okumele bazizwe khona asebesizakala abaseduzane sebemi ngenyawo zabo lalabo asebesondele ukuthi basizakale bami ngenyawo zabo. Kukhona abavale ngamalenjana imilomo kanye lamakhala bavika ukuthatha imikhuhlane ephapha emoyeni kanye lokuthelela abanye nxa kuyikuthi yibo abagulayo.

Kusendlini elele izigulane, lapho ezigcinwa khona njengezigulane. Kulabomongikazi ababili abasifazane abagqoke ezimhlophe balenwele zabo ezinde. Okukhanya kubalulekile yikuthi kulemiyane yikho befakelwe amambule labo okubavikelwa ukuthi bengatholi imikhuhlane yalezo zibungwana.

Kubukeka kungumfanekiso wesikolo lesi, isikolo esihle kakhulu njalo esikhulu sihlanzikile lesi isikolo. Labana abambalwa abalaphaya kukhanya kungabazali abakwaziyo imilandu yabo njalo beyigcwalisa hlezi balande ukuzobhadala imali zesikolo phela isikolo yisikolo ngemali amanzi anala esiwanathayo abantwana kanye abawasebenzisa lesambuzini akhalela imali njengabazali asisondeleni ezikolo zethu.

Kubukeka kuyindawo lapha okufika kufakwe khona izigulane. Eziyabe zize zikusimo esingasihle imbeda yakhona kukhanya igoqelwe ngamaphepha amnyama. Ngoba izigulane zakhona inengilazo zande ukubuya zikusimo lapho eziyabe sezinengi khona ezivuzayo ezingamanzi eziphuma emzimbeni. Yikho nje le imibheda imele ivikeleke.

Ngudokotela olesikhathi sonke lesigulane esingumntwana oqala exoxaxoxe laso adale ubuhlobo obuhle ukuthi abonakale ukuthi asomuntu oyinyamazana emntwaneni ufuna ukudala ubuhlobo obuhle obungumangena njani okokuthi nxa semhlola amhlole kuhle amphutshe angazange wahlaba umkhosi ngudokotela omuhle lo ohlakaniphileyo okwaziyo ukudala ubudlelwano angakazi kwenza umsebenzi wakhe.

Akulanto enhle njengomuntu. Kundawo yonale abantu bahlezi abanye ezitulweni, abanye bami ngenyawo. Omunye lomunye uyazazi ukuthi ufike nini. Kubi ukungenela abantu umuntu obathole sebevele sebekhona. Kuhle ukubekezela umuntu abekezelele ithuba lakhe lokuthi asondele esiza ngapha. Yibo ubuntu obumangalisayo lobo, ukuhloniphana, siphanane izikhundla zethu.

Izikolo zakulezi insuku zihlakaniphile kakhulu zilobungani kuwo wonke umntwana inxs eseduze kwaso kazisela nketha betshabe labantwana abagogekileyo sebengena loba yisiphi isikolo esiseduze kwakhe laphana sitshengiswa izitulo okuveza ukuthi abantwana abagogekileyo bakhona kulesi isikolo ngoba zisebenziswa ngabantwana abanjalo abagogekiyo iyizikolo ezinhle kakhulu zakulezi insuku

Yisibhakabhaka esihle esigcwele imilaza phezulu .Kungani kulungiselela ukuthi izulu lizakuna .Kulemota ezilandelanayo .Phambili yi ambulance. Phakathi kulale engumnawakhe webhasi .Ngemuva kulencane kodwa zonke nxa zifika kurobot ,elibomvu imota kuphela elemvumo yokuthi idlule yi ambulance .Ngoba I ambulance yimota ethwele impilo zabantu .Iyalamulela iyasiza izigulane ekufeni.

Izimota ziyehlukana kakhulu kulowu mhlaba abanikazi bazo futhi abafundi lazo imota zakhona ezinye zazi zibelethe amavili ngemuva kawuyigadi ngitsho imota ngaloluhlobo nxa ungasisihlobo segazi kodwa kulemota engakhethi bala lamuntu leyo mota Yi ambulance ithanda wonke umuntu ngelinye ilanga sizayigada i ambulance Ngoba yona ingumngane wethu sonke iyabe isisigijimisela esibhedlela

Kubukezwe isigulane, owesilisa oselungele ukuphuma aye ngekhaya kasagqokanga impahla ezesibhedlela. Udokotela uvule lapho akade kubhalwa khona ngesikhathi ekusonalesi isibhedlela. Uzabuya anxuswe njalo ukuthi aphinde njalo aphenduke esibhedlela ukuze kuzehlolwa ukuthi uqhubeka esila yini ngowesilisa udokotela Lalo ogqoke eziluhlaza owesifazane ongekho ongasuye udokotela kodwa oncedisayo laye kusonesi isibhedlela

Kumpilo yakulezi nsuku bakhona abantu abadubekileyo abakhathazekayo umuntu ehluleke ukuthi kanti enze njani azibuze aziphinde aze abone sokufanele ahambe kubaxwayisi ayekhulumalabo abatshele indaba yakhe bayilalele ngendlebe yobungane babuye bamxwayise ukuthi enze njani bamkhuthaze ukuthi engalahli ithemba kame njalo.

Yisibhedlela esikhanya sakhekile lesi sakhiwe ngezitina ezinhle ezincinyane ezibukekayo uphahla lwakhona lwaconjwaconjwa ngependa ebomvana kulemota ezinhlanu zingabe zingezezisebenzi zakuyonaleso sibhedlela esandleni sokudla kulezihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko eyinye yezimota ibelethe ivili layo emuva.

ezibhedlela lapha zindawo ezimangalisayo lapha abangtun abafunda khona ukwethula umntu bahloniphane umama yenalo esimbona lapha uyafika uzakuyangena alandelel labo abafike kuqala kasoze abaqalele yena uzangena kumzila nxa kulomzila nxa kulundwendwe laye uyangena kulolo dwendwe alindele ithuba lakhe lokuthi asizwe alamuleleke yibo ubuntu lobu

yindawo enkulu eyisiphala sokugcina ezinengi ezitshiyeneyo isibonelo singaba yimitshina esetshenziswa yindawo abantu abehlukeneyo abahlala endaweni enkulu ukuthi nxa kuyikuthi imitshina kundawo akibo isifile nxa isayolungisiswa beze kuyonale indawo lapho okugcinwa khona esiphaleni beze bazecupha babuyele bayeqhubeka ngomsebenzi wendawo

Kwabezempilakahle lapho okugcinwa khona imithi enathwayo enganathwayo, amaphilisi lama lembu okuthandela labo abalimeleyo . Kulelanga lapho okuhlolwa khona ukuthi kambe okukhona okwaleso sikhathi kungaki. Bayachitha phose ilanga lonke besenzenjalo. Bakhona abaqondwe yilokho abakwenza bahambe bayebika.

Ngumfanekiso we ambulesi lo. Imbulesi ngumlamula nkunzi ngoba noma ugula ungela mota imota yayenalowo umuntu ogulayo yiyo i ambulesi. Iyamthwalela masinyane esibhedlela. Qyisiyo mota yamahala le iyabhadalelwa. Yenalo umtshayeli we ambulesi ukhanya esesipha bonalaba iphetshana elingabe liqamba imali okumele bayikhokhe. Yimota enhle kakhulu le ethandwa nguwonke wonke.

Ngumelaphi oxoxa lesigulane, uxoxa laso emtshengisa lokhu akubhalileyo ku file yaso isigulane. Kulencwadi zonalezi ezibanjwe kulonaleli gwaliba eliluhlaza eliqinileyo. Ukhuluma lesigulane emtshengisa ukuthi lapha ngibhale ngathi lapha ngibhale ngathi. Kungaba ngudokotela lo exoxa lesigulane sakhe. Isigulane kufanele sazi ukuthi udokotela uthini ngomkhuhlane waso.

Izikhathi ezinengi umntwana wonke ogulayo kwabezempilakahle uza lonina. Unina uza ezivalile ngelenjana eligaxwa endlebeni elivala amakhala lomlomo. Nxa umntwana wakhona egula kakhulu sokumele asale uyafakwa isitikitana engalweni esilebizo lakhe lowo mntwana kanye lelikanina. Lamhla sokuthiwa uyaphuma izikhathi ezinengi ulandwa nguye nina owamlethayo. Omama baveza uthando olukhulu kakhulu ebantwaneni babo.

Ngumuntu oveziweyo akaze avezwa yonke umzimba wakhe, uvezwe lapho okulohlupho khona eduze lendololwane lapha. Kulebala angalizwisisiyo laye umnikazi elimkhathazayo. Bakhona abantu abanjalo abathi bangathintana lezikhahlakazana kumbe utshani baphume izinto ezinje. Esintwini sakithi sithi balemzimba emibi.

Imikhuhlane yangaphakathi ikakhulu imvukuzane, inengi labantu eliphangisileyo kayisababulali ngoba amadokotela sehlakaniphile asebenzisa imitshina yabo. Bayahlola bakhuphe isitho esonakeleyo, nxa kumele sitshiswatshiswe, siyatshiswa ukuze silungele ukubuyiselwa njalo umuntu abesesila.

Ngabantu banye laba abakumsebenzi munye. Kukhona abansundu labamhlophe. Bagqoke izgqoko ezifananayo eziluhlaza ezifana lamalembu wona la embose amatafula alezinto abazikhangela okuseduzane. Hlezi ngamadokotela afundela umsebenzi. Bayahlolisisa khonokho okuphezu kwamatafula bexoxisana bebonisana betshelana ukuthi kumele bakubambe njani ukuze umsebenzi wabo uqhubeke kuhle.

Ngumuntu obulawa lilihlo. Phezulu lapha entshiyeni selikhanya selivuvukile. Ngabona lilihlo elifuna ukuthwala. Kungani lifuna ukuba lomntwana. Amehlo anjengawonala, okulamula kakhulu yiyo imithi yesintwini le. Ngoba layo ilamandla kakhulu. Iyayisuke iyigabhele yonale eyeskhiweni.

Abagulayo bethu siyatshiyana kulumhlaba umuntu ngamunye ngamunye ogulayo ungena lapho eletshwa khona kusiya ngokuthi isikhwama sakhe sikhudumala kanganani, zikhona izigulane ezingena. endlini abemunye kusiya ngemali ayibhadeleyo besekusibakhona abamethekelelayo labonabo abasondela kuye ukumelapha enjalo eminye endaweni agulela kuyo.

kukhanya ngowesifazana osegugile kakhulu izandla zakhe sezitshwabhene ngemiqeleqele umuntu lowu owesifazana uvale ubuso bakhe ngezandla zombili hlezi kukhona akucabangayo azisola ngakho ukuthi ngabe wakwenza pho ungabe yingoma yesithutha ngalesi isikhathi siyaqwebana ekuthini izihlahla zakithi ziyimpilo kithi ziyasilondoloza zisenze siguge

Ngabantu ababili. Omunye ngudokotela omunye yisigulane. Ngabesilisa bubili babo. Udokotela ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe wabuya wagqoka lamaglavisi ezandleni zakhe. Bubili babo bazivalile imilomo lamakhala ngamalenjana la agaxwa endlebeni. Udokotela ubambe isandla sesigulane, abuye akhangele lomtshina wakhe. Ulalela ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kanganani abesebhala phansi lokhu akutshelwa ngumtshina.

Ngumfanekiso womuntu okuthiwa ulenso ewonakeleyo. Izinso zakhe ziyabe sezonakele sokuthiwa zilamatshe .Kuyabe sokumele ukuthi aye esibhedlela ahambe afike adatshulweukuze kukhitshwe lawo matshe ayabe ebonakele .Kukanti ngemithi yesintwini .Kuyenzakala lokho nje engazange wangena esbhedlela lapho okuyabe kumele adatshulwe khona . Uyaqedelana lakho nje engazange wadatshulwa.

Ngowesintwana omhlophe olenwele zakhe ezinde endlebeni yakhe lapha usehla lentamo ukhanya ulimele nje hlezi kuse elamathuthuva alamanzi phakathi kusangathi utshile ngumkhuhlane nje owafikayo wonalo uyingozi kakhulu ulakho ukubulala umuntu nxa ungaphangiselwanga uyelapheka lula kakhulu ngezihlahla zonezi ezabantu abamnyama ezezihlahla zakithi ezendle.

imisebenzi le yabezempilakahle yimisebenzi emangalisayo edinga osibindigidi abantu abalezibindi abangesiwo magwala ngoba abahlangana lakho kuzigulane abazamukelayo ikakhulu lezi eziyabe zingene engozini kuyesabeka kakhulu kodwa kuyabe kudinga ukuthi umuntu wakhona ezivikelile agqoke amaglavisi ezandleni lapha ukuze angathathi imikhuhlane abantu laba kumele baphiwe imali sibili ngoba abahlangana lakho kunzimakakhulu

Izolo lanamuhla kutshiyene kakhulu. Izolo abesintwana bebengakwanisi ukuthi bazihlole besezindlini ukuthi kambe bazithwele yini. Khona ukuthi bazithwele bebebona ngokweqiwa yinyanga ibenye, zibe mbili, zibe ntathu, abesebona ukuthi haa hlezi ngizithwele. Namhlanze bayazihlola besezindlini bafake umchamo wabo kuwonalo umtshina omncane imizila yonale emibili iba ngumfakazi wokuthi sibili uzithwele.

kubonakala kuyindlu yokusebenzela kulesitulo esimnyama lesi osebenza khona ahlala phezu kwaso kube sekusiba lawonalo umtshina onganeno wonalwana oyiwo abakhupha khona umfanekiso wamaphetshana atshiyeneyo eceleni laphana njalo kungani ngumtshina wonalo oqandisayo ukudla lokunathwayo kuthi nxa eze lomphako wakhe ungaze wahloba ebe elamanzi aqandelelayo abe lamunamunede

Yindlu yokusebenzela enhle kakhulu le ihlanzekile kakhulu iyakhanga, iyathathekisa. Emdulwini laphana kunanyathiselwe indlela zokuhamba indege kwatshengiswa lamabholoho aqinileyo kakhulu, njengabantu abahlutshwa yimigwaqo emibi sokumele sicabange ukuthi silungisise inhlawulo zokuhamba emoyeni zibe ngezeneliswa ngabantu siphaphe emoyeni.

Ngababili abesifazane abagqoke okokubavikela bevale imilomo kanye lamakhala kuluhlaza omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe omunye wagqoka elibomvu phezu kwezigqoko ezimnyama umsebenzi abawenzayo yawukholisa ngoba lo owesibili wakhona uya uphakamisa isandla okwentokozo

Ngowesilisa oyenza umsetshenzanyana okumele azivikele yena njengomuntu. Ugqoke impahla zokuzivikela phezu kwalezi aze lazo ngekhaya. Ezokuzivikela ziluhlaza ,lezandleni ugqoke amagilovisi, wabuya wagaxa ilenjana endlebeni zakhelapha, elivala umlomo kanye lamakhala. Kuletafula elezinenginengi azisebenzisayo kuwonalo umsetshenzanyana wakhe. Kuqakathekile ukuthi nxa usenza zonezi zinto ezinjengeze sayensi uvikeleke ukuze ungaguli.

Yizibhedlela zonalezi eziphumayo zingene phakathi kwabantu zisondelele abantu zifinyeleleke lapha kutshengiswe umfanekiso womntwana ongumfana ogcwalelwe ngamadokotela afundelayo wonala ayabonisana bebonisana ukuthi lapha nxa kunje kuyabe kusitsho ukuthi kumele sikubambe kanje kanje

Kubukeka umama omutsha ongudokotela. Ugqoke ibhulawuzi yokulala angazake abesekilinika , esibhedlela kumbe endaweni yakhe yokuzisebenza kodwa usendlini. Kungenzeka lo amuzwayo ukuthi utshisa kangani ngumntanakhe. Kumele sibakhuthaze abantwabethu bathathe limisebenzi mihle kakhulu.

Kubukezwe abantu abathathu, owesithathu ngowesilisa omhlophe. Ababili laba kukhanya ngumama lendodana ngabansundu. Umama udonsele indodana kuye, kukhona ayinyenyezela khona, hlezi ngabe ukhulume ekhatshana , ibingasoze izwe. Ngoba engxenye ayizwa kuhle endlebeni. Nanku lendlebe yayo le ifake utshinda. Angaz ukuthi yibudlelwano bani abalalo lalo owesilisa ngoba bonke baqgoke ezibomvu gebhu.

Indawo enhle yonale yiyo egcinela omama abazithweleyo omama phela ababelethi kanye Kanye bayatshayana abanye balemihelo emide ethatha phose iviki eligcweleyo. Abanye babeletha lula yenalo olomhelo omude kuyadingakala ukuthi ephumaphuma ahambehambe kuzonezi indledlana ezinhle ezithi azelule kumbe aphumule ubuhlungu kumele abehamba endaweni enhle njengayonale.

Ukuba ngumama yindaba emangalisayo kakhulu ngoba nxa umuntu esiba labantwana kakusizo zonke izikhathi angazuza khona umntwana munye. Omunye uyazuza amawele ababili kumbe omunye azuza abedlula lapho abathathu, abane. Nxa umama esenjalo kuyabe sokumele asizwe nxa esiya lekilinika kumbe nxa esiya esibhedlela kube lomunye omphathela omunye ukuze angaze ahawula .Kumele sibambisaneni kundaba yokuphathwa kwabantwana.

Lusana olutsha oluvela esibhedlela, unina uyalikhangela ngoku momotheka ekhuluma lalo ngolimi oluqondileyo isibonelo "umuhle kakhulu ngiyakuthanda" usana luhle luzwe ukuthi lo ngumama umntwana okhulunyiswe ngendlela eqondileyo uyaphanga akhulume abantu bamangale.

Olele embhedeni ngozithweleyo, olindele ukukhululeka, azuze usana olutsha. Laba abaduze kwakhe ngabamethekeleleyo, abeze ngothando, bezekhumbuzana laye, ukuthi uli usesilindweni sokuzuza umuntu omutsha, okumele anakelelwe aphathwe ngonanzelelo ukuze akhule kuhle. Kulesikhwana lesi esilomfanekiso wosana, esingabe sile zidlo phakathi, kumbe impahla zakhe.

yindawo esesibhedlela le lapho okudingakala khona ukuthi abelaphi basondelelane babonisane basizane ukulamulela izigulane kungabe kuyikuthi yisigulane esihlinzwayo kuyabe kungakhangelelwanga ukuthi kube ngumsebenzi womuntu oyedwa kube ngumama obelethayo okhululekayo kwesinye isikhathi kuba ngumntwana owedlula oyedwa babebabili babebathathu babebane kuyabe kufuna ukuthi basizane ngoba kungacina konakele

Ijekiseni eza kulomntwana munye endlini yokufundela njalo nje ingasaphathwanga ngumongi kumbe umongikazi iyingozi kakhulu ngoba iyabe ingaseyiyo ijekiseni ephilisayo. Umbalisi uhlezi engumbalisi esikolweni kaphenduki ngelinye lamalanga abe ngumongi kumbe umongikazi. Abantwana kumele bayivike ijekiseni yalolu hlobo. Amajekiseni okumele bawavume kuphela yilawo aza ezikolo zabo labezempilakahle.

Ngowesifazana ugqoke ibhatshi elimhlophe. Ulenwele zakhe ezinde ezilengayo ezimnyama. Kulomgwembano ophambi kobuso bakhe oleziqondiso azilandelayo. Kukhona akulandelelayo esenza njengokutshiwo kuziqondiso akhangelele ukuthi ukukuwuphutsha kwakhe kumele kusize umphakathi. Kafuni kuphanjaniswa yikho esebenza eyedwana nje.

Kulomhlaba sadalwa satshiyana. Phakathi kwethu bakhona abagokekileyo abengelisi ukuzihambela ngenyawo zabo ezimbili. Asibayekeli benjalo. Siyabenzela imizamo emangalisayo insuku zonke. Lesi yisitulo somuntu onjalo. Ongenelisiyo ukuzihambela ngenyawo zakhe. Uyaphathiseka ngoba lapha uyenelisa ukuzifuqa yena kumbe abelomngane wakhe kumbe isihlobo isimfuqayo kubalula ukuhamba kwakhona.

Kungaba kuyindlu ebukeza lapho okulala khona abafundi ezikolweni ezinjengama kolitshi kumbe ama Yunivesithi ngoba kukhanya imibheda emibili ngapha langapha kwendlu. Besekusiba layonale ikhabothi enkulu okufanele ukuthi bayisebenzisa ndawonye.

Yindlu ebukezwe izihlalo lapho isigulane esihlala khona, sisondele kulowaya mtshina olengiswe phezulu laphana ofana sasibukezamfanekiso. Uyasondela ngaso sonesana isitulo, esizwa ngabezempilakahle. Nxa kumele akhamise umlomo, uyawukhamisa babone iphakathi yawo. Nxa kumele kuhlolwe isifuba, lakho bayawubona umfanekiso wesifuba sakhe ukuthi kanti kuyini okonakeleyo kiso, njalonjalo.

Yisikhwama soncedo lwakuqala. Singumbala oluhlaza. Sibekwe phezu kwendawo, econjwe kuhle layo, yaba luhlaza. Kulemitshinyanyana emincinyane. Elithanga, ebomvu, eluhlaza, lengumdaka. Phakathi kwalesisikhwama kwande ukuba lamalenjana okuhlanza amanxeba. Izinto zokwehlisa ubuhlungu. Amalenjana okwesula olimeleyo, amaglavisi. Lamalembu okuvala umlomo, kanye lamakhala.

Isikhathi esiphila kuso asitshiyi muntu ngaphandle. Uwonkewonke emhlabeni uyalungiselelwa indingeko zakhe. Abagogekileyo bethu bayaziwa ukuthi abanye babo abenelisi ukufikela kumatafula la okudlalelwa kuwo bayalungiselwa izitulo zabo lapho abahlala khona beyame. Besekusiba lokungamatafulanyana kwabo, okufakwa phambi kwabo lapha okulingana indlela abayiyo yona lendlela abadalwe ngayo basizakale.

Yimota emangalisayo le ebizwa ngokuthi yi ambulensi. Imota le yisigijimi esimangalisayo esilamulela abantu abagula ezindlini sebegulela ukufa sokumele bathwalelwe ezibhedlela. Iyabizwa ifike masinyazana nje yona ayiphuzi, lekuhambeni emgwaqweni lapha idlula lula loba irobhodi ibomvu yona iyadlula. Iyabisikhala ngo pibho...pibho...pibho...pibho isigijima ngesiqubu

Ngumama ozithweleyo oze kudokotela .Udokotela usebenzisa inhlakanipho yakhe yobudokotela .Uthwele lona lolu usitshana lwakhe alubambe ngesandla olukhanyisa isisu sika mama .Besokusithi ekukhanyiseni kwalo abesebona yena kulo umfanekiso umbukeza mfanekiso awuphethe ngesandla .Ubona konke okuphakathi kwesisu sikamama .Hlezi lokuqamba lokuthi umntwana uyini .Sokuyindlela elula yokuthi amtshele yonale .

Phezu komcombo oconjwe wabaluhlaza kulephepha elilomfanekiso we glovisi, acaleni kwasokufakwa isibonelo salo iglovisi elilodwa. Umuntu olibona okwakuqala uhle abone ukuthi ligqokwa esandleni. Phezu kwephepha leliyana kubhaliwe ukuthi amagilovisi asiza ngani lokuthi agqokwa ngabantu abanganani konke nje okunengi ngalo. Lokuthi lisiza kangakanani lowo olisebenzisayo.

Sibabahle kakhulu nxa silawo amazinyo wonawo sihlekelela kubonakale wona. Ubuhle bomuntu kusukela ebusweni kasivikeni amazinyo akhutshwayo. Kutshengiswe izinyo elikhitshiweyo lapha kusetshenziswa imitshina yonaleyana emicinyane. Ukudla okubolisa amazinyo asikuvikeni ngedlela zonke sihle izithelo lemibhida eluhlaza enika impilo kumazinyo ethu.

Yinqodlana le eloncedo kakhulu iyabasiza kakhulu ekuphathiseni izigulane kulendawo lakuleya ,iyawathwala amabhakede amakhulu lancane linqola bengazange bathwala nzima ,iyabanceda kakhulu.

Emuva le abantu abagugileyo babelungiselwa indondolo zokuhamba ngazo badondolozele ngezigodo eziyabe zihambe zaganyulwa egangeni zaxozwa zabazinhle. Khathesi inengi labantu selihlala emadolobheni okungela zihlahla lazonal ezikhona ezingavunyelwayo ukuthi ziganyulwe. Sebahlakanipha babalungisela indondolo zensinsimbi zonalezi ezingena ekhwapheni lapha bahambe ngazo bachelese.

Kubukeka sabhanti lebhulugwe abantwabethu kulezinsuku abasakwazi ukuthi amabhulugwe ayagqokwa abotshwe ngamabhanti sebekhetha ukuhamba bewalengisile bewahudula akusikho buntu ngitsho lakancinyane khonokho kumele bafunde ukugqoka okobuntu bagqokele ibhulugwe endaweni yalo balibophe ngebhanti.

Ezibhedlela kukhona imitshina esetshenziswayo ukuthi kuthwalekelula kususwe imithi lelale isuswa kule indawo isiya kuleya, iyabe ifuqwa ihamba ngavili ayo iyabe ifuqwa ngabasebenza kulesisibhedlela labelaphi, kwezinye indawo kuyabe kulomfanekiso eyabe ilokhakhayi itshengisa ukuthi indawo okiyo ayisiyo ofanele ukubakiyo yindawo eyingozi kuyabe kuthiwa suka uhambele khatshana ngoba usengozini.

Yisibonelo esihle lesi esegabha lezibi libomvu gebhu labhalwa ngamabala amhlophe. Nxa njengabantu singawahlonipha amagabha lawa siwasebenzise khonokhu abekelwe khona kuzitalada ezitshiyeneyo emadolobheni. Singavikela kokunengi emikhuhlane ngoba inengi lemikhuhlane esiyigulayo siyithatha kukho ukungcola khonokhu okugcweleyo ezitaladeni ikakhulu kuzindawo zemakhethi. Singavikeleka kakhulu asiwahlonipheni amagabha la.

Kubukezwe umfanekiso wendlu ehlanzekileyo kakhulu. Ngumfanekiso othintana lesifundo lesi eseSayensi esithintana labantu bempilakahle yiso esisenqoka, umuntu omsebenza kuleyo indlu katshengiswanga kodwa ke usebenza ehlezi kusonaleso isihlalo esilokumhlophe lokuluhlaza nxa etsheda uyatshelela esiyale lale athathe lokhu lalokhufuyana umsebenzi wakhe ulula njalo ulusizo.

Umuntu ogela ikhanda uyabe ekwazi ukuthi inwele ziyabuya ziphume njalo kodwa umuntu olahlekelwa lizinyo elibolileyo uyabe esekwazi ukuthi lihambile lihambile kalibuyi libekhona njalo uyasala esewobokele imihlathi le nxa elokhe ewakhupha njalo esemubi. Kumele sizame indlela zonke ukuwalondoloza amazinyo ethu la aligugu singavumeli konakale sicine sesifuqwa ekuthi siyewakhupha.

Kulesaga sakithi esintwini esithi akusilima sindlebende kwaso lokhu kuveza ukut siyehlukene singabantu abagogekileyo kumele singabavaleli ngaphandle sibathande ngothando olumangalisayo sidinge imali sihlanganise sibathebgele zonalezi izithulo ezibasiza ukuhamba lula ngoba zilamavili atshilelayo sisizane labo ngabakithi

Lo ngumtshina ohlakaniphileyo osetshenziswa ngamadokotela Udokotela ngamunye ngamunye ukuthi abonakale ukuthi lo ngudokotela kasuyemuntu ubonakala ngokugaxa wonalo umtshina .Yiwo abayiwusebenzisayo kuzigulane ezehlukeneyo ukuthi bezwe ukuthi isigulane singabe sihlutshwa yini Bayabe belalela ngawo wonalo umtshina

Ngumfanekiso wesandla somuntu omhlophe umunwe wakhe wonalo inkombabantu kukhona okwenzakaleyo kuwo hlezi unyele kumbe wephukile wasubanjwa ngakhonoku okungani yipekisi kuyawubamba futhi kuwuqondise liwubuyisele njalo kube ngumunwe ophilileyo, yikuhlakanipha kwabezempilakahle.

Sikhuluma ngobuhle bowesintwana sithi yisimomotshwana. Sikhulume ngobuhle bejaha sithi lijaha elimajaha babili. Ubuhle bomuntu busukela ebusweni. Nxa ehlekelela kuvele amazinyo amahlophe athe nke axhunywe kunsini ezinhle ezibomvana ezigijima igazi. Asikuvikeni ukudla konke okungabolisi amazinyo ethu acine ekhutshiwe. Sibahle ngoba silamazinyo. Kasiwagcineni kuhle. Siwageze insuku zonke.

Impilo esiyiphilayo iyamangalisa inzima. llezinto ezinzima kakhulu imikhuhlane engelaphekiyo. Bakhona abafundileyo abangaphumuliyo. Abagqoka izigqoko zokubavikela bavimbele izandla zabo lezi ngamagilavisi. Batshona besezindlini ezinjenga zona lezi zamasayinzi bezama ukuxazulula ingxabangxoza esiphakathi kwazo ezingaziwayo ukuthi zingalamleleka ngani. Bahlanganisa lokhu lalokhu babone ukuthi kambe kungaphumani.

lusiba olungapholisisiyo lolu, lonalolu abatsha bethu kulezinsuku abazidweba dweba ngayo imizimba yabo uthole sebesesabeka abanye bazidweba emathangazini abanye emhlane ngapho abanye ezingalweni akusiyonto ebukekayo bayakwenza besase bancanyane kodwa nxasebekhulile bazisole ngakho ngoba kuyabe sokubayangisa.

ngumfanekiso wendlu le okubukezwe khona isitulo esilokumnyama lokumhlophe lensinjana ezithile kubuye laphana eceleni kulengwani elulaza eyokugqoka ekhanda eyokuzivikela kuthi umuntu angalimali nxa esbenza imisebenzi eyingozi ikakhulu ukugabha phansi emgodini kumbe ukwakha njalo njalo kuyasiza lokhu ukuzinakekela

ngumfanekiso obanakala kumbukezwa mfanekiso ukhanya ingaphakathi yesifubeni lapha okulembanjana ezibekwe zalandelana ngobunono obukhulu isitho lesi esembambo sona sihle ngoba singaze silimale asidingi ukuthi umuntu aze ayevalelwa esibhedlela siyazipholela sodwa senziwa selukwa ngenhlakanipho enkulu singuazisilela sodwa

Le yindlu emangalisayo yezempilakahle ibukeka njengendlu okusetshenzelwa ukudatshulelwa khona abantu bakhona abantu abalemikhuhlane engalapheki lula ekhalela ukuba angena lapha okuhlinzelwa khona abanye bayangena bahlizwe basile abanye bayangena kuhle kube yikuphela kwempilo bafele khonapho kunzima kakhulu ungena endlini yokuhlinzelwa.

Ulimi lwakithi esitwini luthi akumelanga umuntu ehleke isilima esaphila ngabantu abamnyama siyafundisana ukuphathana kuhle kakhulu ngokutshiyana kwethu labakithi abagogekileyo kumele sibaphe indawo emangalisayo ezinhliziyweni zethu sibathande ngothando olumangalisayo nxa sihlala phansi sihlela izinhlelo zokusetshenziswa kwemali kumele labo sibafake sibathengele izitulo ezinjenga zonalezi isitulo esisa mota

Abantu sadalwa ngendlela etshiyeneyo bakhona abantu abagogekileyo okumele bahlalahlale behlola ukuthi kambe kuyini okungabenza behambe lula. Leli ngelinye lamabhayisikili elibahambisa lula ade ukudula kodwa bakhona abanye abawanikwa ngaphandle kwembadalo basizakale abanjalo.

Ngumbukezamfanekiso laphaya, okuthwa abantu kabasondele. Nanko umuthi omuhle wejwabu, abafuna ukucwebezela, abafuna ukutshelela, abafuna ukucwazimula, kuthwa kabasondele. Kodwa kakula kuthi yikho khona kanyekanye nxa sekusezimbodleleni, sekusezimfukweni zonalezi, sokungumkhuhlane nje emzimbeni, kuyamtshiya umuntu emnyama ethe tshu.

Ngumbhalo obalulekileyo lo ubhalwe wacaca wathi kla ngamabala amhlophe, lawomabala amhlophe abhalwe phezulu kwendawo econjwe yababomvu gebhu. Ukhuluma labantu abazakuya kundawo ezilezibungu ezibulalayo lezi ezithwele umkhuhlane obulalayo, imiyane ukuthi kuhle banathe amaphilisi ngesikhathi esifaneleyo ukuze bavikeleke. Ukuvikeleka kutsha kunika impilo enhle.

Ukukhula kwabantwana abancinyane kunzima kakhulu, ngoba bayahlalahlala batshise. Bayakhala baqaqambe okumangalisayo nxa besizwa izinhlungu, ngoba kabakwazi ukukhuluma ukuthi ngizwa ubuhlungu lapha. Abazali babo, balanyulelwa yiyonale imitshana yankhona, ehlala emabhokisini amancinyane, lezimbodlela zonezi. Bayinatha bekholisa, kodwa basile.

inengi lemithi le enathwa evikela izifuba ezibuhlungu ,ukuvimbana ,imphimbo ebuhlungu kanye labantu bonke abakhwehlelayo labavimbeneyo ,imnandi imithi yakhona ngakho ukubekwa kwayo kube ngokuvikelekileyo okunjengakhonokho okubukezwe kule umfanekiso ,indawo ekhiwayo khatshana labantwana, abantwana bangawuthatha wonalo umuthi ankunkuluze imbhodlela yonke engakwazi ukthi sekonakele

Kubukezwe amaphilisi alitshumi, amhlophe athe nke! Anamathiselwe kokuliphetshana okuqinaqinileyo, okungumdaka. Amaphilisi mahle nxa umuntu ewanatha ngeziqondiso zikadokotela. Nxa abakheleneyo begula imikhuhlane etshiyeneyo. Lo olamaphilisi, kakumelanga ukuthi abize omunye wakhe, athi sondela unathe awami. Wona amaphilisi akhona anathwa kanye ngelanga, ekuseni kumbe ebusuku. Kubekhona anathwa ekuseni, emini lantambama.

Kubukezwe umuthi wenhlangothi zombili. Kubomama uyabalungiselela ukubana babeyizitsha ezivundileyo ezilindele inhlanyelo evela kubobaba. Labobaba labo bayalungiselelwa ngalowumuthi ukuthi balethe inhlanyelo ephilayo elinde lezizitsha ezingomama ekulungiseleleni ukuzalwa kwabantwana.

Umkhuhlane woqhuqho, ngumkhuhlane ongazwakaliyo. Ongani usuka ugijimele engqondweni. Umuntu wakhona uyabe engasazwakali ukuziphatha kwakhe. Ngesikhatshana uyabe esizwa ukutshiselwa, alahlele le ingubo. Abuye ngesikhatshana, ezwe esebanjwe ngumqando. Adonse ingubo, agubuzele, aze ayeyibamba ngamazwane. Nxa umuntu ezelaphela endlini, kumele abale azwisise lokho okubhaliweyo ebhokisini ukuze angaphambanisi.

Ngumuthi wokukhwehlela lo, olesifuba sakhe esidabukileyo esibuhlungu, ovimbeneyo amakhala egcwele amakhovula esehluleka ukuphefumula, olomphimbo obuhlungu uyalamuleleka ngawonalo umuthi, unathwa ngesilinganiso sokuthi umuntu uleminyaka emingaki. Ngumuthi omuhle kakhulu ngoba kawubabi ngumuthi othi uwunatha ungezwa buhlungu kodwa ulamuleleka.

Ngumuthi wokukhwehlela onathwayo uhlala embodleleni. Imbodlela leyi inamathiselwe iphepha elikhuluma lomuntu yenalowo ofuna ukuwunatha ibuya ingene ebhokisini lalo ibhokisi lakhona kalithulanga Lalo libuye likhulume layenalo umuntu ofuna ukuwanatha limqonqosela indlela okumele kusetshenziswe ngayo. Okutsho ukuthi iziqondiso kumele zilandeelwe ziqakatheke kakhulu zibhalwa kumbodlela ziphinde zibhalwe kubhokisi.

Yimfuko ephathele okugcotshwayo okulungiselelwe inengi labomama. Inengi labomama bayazithanda. Kwakungamafutha ayetholakala emadolobheni kuphela khathesi asathwalwa ahamba kuzitolo ezicinyane ezisekhaya. Awabalamuleli ngitsho omama kodwa abatshiya sebebabi elsebemnyama kungasendlela abazalwa beyiyo.

Wonalo umuthi wake wafla ubhedu, usana olungumfana luyabe lutshilwa. Umama othwele umntwana omncane ongumfana kalali, kuqaqamba kuze kuse. Wonalo umuthi usana lungawuphiwa kuyathi cosololo kwajikwa kwathiwa kawusafanelanga kawubekwe khatshana le kodwa kithi esintwini kukhona nje indledlana ezilula eziqedelana laloluhlupho lwensana ezingabafana.

Ngumfanekiso otshengisa imihlobo yemithi etshiyeneyo, okhanya ubalulekile kakhulu yiwonalo olebizo lawo elithi eno, owande ukunathwa ngabantu abayabe bezizwa bequmbelene. Ukuqumbelana esintwini sakithi kuqedwa ngokuphoziswa nje umuntu ahude isisu sisale sitshaya umoya kumbe kunathwe izihaqa umuntu akhululeke kumbe kunathwe izihlahla zomganu kuphoziswe, kuyasilamulela njengabantu abamnyama.

kuvezwe umfanekiso womuthi osembodleleni kanye lebhokisi lowo muthi ohlala phakathi kwalo umuthi lo ulamulela umuntu oyabe elomphimbo obuhlungu kakhulu esekhwehlela okuze kulimaze lendlebe layo icine isibuhlungu nxa indlebe isibuhlungu lamehlo lawo ayabe esegeleza inyembezi kanye lekhanda selitshaya kakhulu kodwa ke ngumuthi olamulela bonke abanjalo

Umuthi kumzi ngamunyengamunye kumele ubanjwe ngumuntu ongumama , ulesineke njalo uyaqaphela , ibhokisi linyengalinye kumele libhalwe lizwisiswe lokho elikubhaliweyo ngokunathwa lokusetshenziswa kwalowo muthi njalo abntu kumele bafunde ukulandela iziqondiso zikadokotela , imithi yonke kumele ifakwe khatshana labantwana, lokhu kufanele kube yingoma empilweni zezimuli ukubavikela

kubukezwe indawo esibhedlela kwavezwa nje kancinyane okwenzakala kusigulane esiyabe sesidinga yisi ukuphiwa amanzi emzibeni kumbe sesidingwa ukuphiwa igazi ukuthi lawo manzi kumbe lelo gazi lilengiswa njani ukthi lifinyelele kuleso sigulane kubukezwe njalo kuyakhanya ukuthi isigulane silalele kuleli icala ngesandla sokunxele

Ngamaphilisi alikhulu afakwe kuyonale imbodlela, alemisebenzi emithathu wona kungamaphilisi manye alamulela laba abalomukhuhlane wetshukela kanye lalabo abalenhlupho lokugayeka kokudla kwabo eziswini. Kubuye njalo kube ngamaphilisi empilakahle emizimbeni yabantu.

Yimbodlela elamaphilisi okwengezelela igazi ibhalwe ukut ligazi uqobo lwalongoba umuntu ongela gazi ngokunatha wonala amaphilisi igazi lakhe inani legazu lakhe liyathuthuka libe kusilinganiso lesi esikhangelelweyo yimbodlela egcine amaphilisi afanekisiwe lawo naphandle kwembhodlela akhanya ebomvu gebhu okwelo igazi ayazikhulumela wona ukut ayengezelela lona

Ngumfanekiso webhomisi elamaphilizi amaphilizi alamulela emuntwini kumbe ebantwini abagulayo abaloqhuqho abazizwa begodola bahlala begodole befune ukwembeswa ingubo ezinengi bazizwe sebetshiselwa bazipahlele le bephinde bazifune ingubo ezinengi bayabe belomkhihoane woqhuqho esintwini abanengi bayade ukuthi yinyongo

Ngumuthi onathwayo lo. Usembodleleni encinyane, kodwa leyombodlela ifakwa phakathi kokulibhokisi okuncinyane. Uyasizwa ekugayweni kokudla esiswini. Ukuthi abantu bangaqumbelani. Umuntu ngamunye, ngamunye, oleminyaka ethile, ulesilinganiso sakhe esiphiweyo, okubalulekileyo. Ukuthi kumele anathe umuthi ongakanani. Imithi yonke ifakwa khatshana labantwana. Ukuze bangaphambanisi, bayinathe.

Ngumuthi omanganisayo lo,,olamulela inengi labantu, kusiya ngokuthi umuntu unganani, uphiwa isilinganiso esilingene iminyaka yakhe. Ovimbeneyo, olomphimbo obuhlungu, isifuba esibuhlungu, okhwehlela kakhulu, uyalamuleleka. Ngalezinsuku sumubi nje ngoba amatsha bethu sebesenza izidakamizwa ngawo. Babi kakhulu abantwana laba abakulezinsuku. Wona ubungumuthi omuhle kakhulu kumpilo yezolo.

Ngumfanekiso wamaphilisi alula ukuzuzakala kwawo. Umuntu uyangena nje kundawana zonke ezithengisa nxa esizwa inhlungwana ezithile emzimbeni awathenge. Inengi lezindlu zitholakala zilawo wonala maphilisi. Asiwo maphilisi adinga incwadi kadokotela, loba kunjalo akumelanga umuntu awanathe engabalanga iziqondiso eziphiwe ebhokisini lawo lakhona kumbe kumvilophu emhlotshana eyabe iwaphathele.

kubukezwe amabhokisi amakhulu angumdaka agadanisiwe esiya phezulu ibhokisi ngalinye ngalinye linamathiselwe iphepha elimhlophe elithe nke elikhanya libhaliwe hlezi kumaphetshana wonalawa kuyachaza ukuthi amabhokisi aphetheni avela ngaphi lokhu akuphetheyo kusebenzani kulamanye amabili amaphepha alithanga lawo abhaliwe la wona makhulu

Amaphilisi ayamangalisa, wonala esiwakhangeleyo alitshumi. Umuntu owakhangeleyo angaphose athi yiziwiji. Yikho nje kumele amaphilisi, abekwe khatshana labantwana, Ngoba umntwana angathi ebona emi kanje wonala amaphilisi, athatheke. Aqhobe wonke! Atholakale esewele kude le!

Inengi lemithi liyande ukubhalwa Ukuze bavikelelwe umuthi Obukezwe lapha usebhokisini eliHlophe lembodlela encane yaphakathi layo ilembala efananayo ngumuthi oyande ukuba ngamanzi ngoba ngumuthi wamehlo ufakwa ekuseni emini lantambama nxa kungamehlo abomvu athe gebhu lakhala inyembezi ayageziseka abuye aphile njalo

ngabantu ababili asebekhulile ubabamkhulu logogo bezile kuyenalo owentwana hlezi kulendaba ebahluphayo engasabalalisiyo sebesiza kuye nje njengomxwayisi ukuthi azekhuluma labo abaduduze abakhubuze ukuthi kumele bame njengabantu abadala kuzakwedlula lokhu

Ngumfanekiso kadokotela ozisebenzayo eceleni. Kungene yenalo umama ogqoke iqhiye yakhe efana lesigqoko amalembu wonala ande ukusebenza kumazwekazi eAfrica. Kuqhudelane umama lomama. Loba isigulane lesi silemfihlo enganani yomkhuhlane ongasese owesabekayo uzawukhuluma ekhululekile ngoba ukhangelane lomunye umama. Bayakhuthazwa abantwana bethu abangamankazana ukuba bangawuviki umsebenzi wobudokotela ukuze omama basizakale.

Ngabatsha abakhanya bethandana bayahlekelela ngamazinyo abo amhlophe athe nke bathe sikilici untombazane yeyamile ehlombe lejaha kulalo okhulakhulileyo ongubaba abakhulumalaye ikhona indaba emnandi abamtshela yona kumbe yena abamtshela yona bamlalele ngokubobotheka okukhulu iyabakholisisa leyondaba

Iiqembu labantu abadala laba abazileyo kuyonale indawo ukuzatshaywa ngumoya abahlezi esandleni sokudla kukhanya yibo abalinde ukuzoxoxa labo bebakhumbuza ngezolo yabo lemikhuhlane abakhangelane layo ngalesisikhathi lokuthi bayiphathe njani bayabelana beduduzana ukuthi kumele bame baqine umoya wonalo abazikhuphe kuwo uyabelapha.

Yinyanga kangcwabakazi ngomnyaka ka2024 kuseParis eFrance, kulomfanekiso ophakamisela phezulu ukulondolozwa kwabantwana, bagcinwa ngendlela efaneleyo. Indingeko zabo zigcwaliswe ngoba bayikusasa yethu. Abantwana bayamangalisa ngoba ekugugeni kwethu bazindlebe, amehlo, imilomo, inyawo zethu ngoba thina siyabe sesigugile singasenelisi bona bagijima basenzele lokhu lalokhuya.

ngabatsha bethu laba amajaha asakhulayo bayisitsiyangalo mbili balinde ukuqala umncintiswano wokutshova amabhayisikili ngumcintiswano oyingozi kakhulu yikho nje bethwele izingwane ekhanda ukuthi nxa ethe wawa engalimali ikhanda njalo bakhangele ukuthi kube khona ophuma abe ngowokuqala owesibili owesithathu njalo baphiwa lemali enhle kakhulu

Yizindlu lezi okuthiwa zilobungane labantwana abadubekileyo, abahlukuluziweyo kwezemacansini. Ziyatholakala emapholiseni. Amapholisa afaka umntwana kundlu enje, ukuze akhululeke, ekholisiswa yibuhle bendlu. Abatshele iqiniso ngalokhu okwenzakeleyo kuye. Lezikolo zeZimbabwe, inengi lazo, sezilazo izindlu zaloluhlobo.

Ngumfanekiso oqhwebela eduze omama bonke abazithweleyo kanye labantwana abancinyane .Umfanekiso lo uthi bomama kalilodwa silani .Sondelani sixoxisane ngomumo elihlangana lawo ekuzithwaleni kwenu .Kanye lalapho selizuze abantwabenu abancinyane .Ukutshisatshisa kwabo elihlangana lakho kalilodwa kukhona .Wozani lilamuleleke siliphathise .

ngumfanekiso oveze ngokubalulekileyo abantu abathathu embonisweni ome maqamu lomntwana osakhulayo ongaba ekumfundo ephansi ezikolweni zakulelilizwe le Zimbabwe engabe engunina exoxisana lendodana yakhe lo obukeleyo ohlezi ngemva komfana angaba nguyise wendodana okholisayo lokhu akubona kusenzakala umama lendodana yakhe

kungabe kungumfanekiso othethwe khonale ekudeni amakhaya akude lamadolobho esikubiza ngokuthi kukomnyama ubambile kulamalanga lapha omongikazi ababethekelela khona babatshiyele amalembu okubhanditsha okubopha lapha abalimele khona kanye lamaglavisis okuzivikela ezandleni abanjalo ma sebelimele onina bayabasondelela babasize ngoba omongikazi bayabe betshiye bebatshelile babafundisa ukuba ngobongikazi

Yisimemezelo esiqondiswe kumhlaba wonke jikelele esizekhuthaza izimuli ezitshiyeneyo ukuthi kumele zilandele iziqondiso zabezempilakahle ukuze baphile kuhle. Kumuli nganyenganye okhangela impilakahle yemuli ngumama. Nxa kulomntwana ongezwa kuhle ngumama omsondeza ekilinika kumbe esibhedlela esiseduze ayelinda, abonge kumbe omongikazi besenza umsebenzi wabo belamulela umntanakhe. Impilo yemuli isezandleni zikamama.

Ngabancane what ezikolo zabo zonezi ezabancane abaleminyaka emine kumbe emihlanu lapha basendaweni yabo yokufundlala abazikholisisa khona konke abakwenzayo bafunda bedlala yileyi lapha bayabe bebhoda beziphosa besiyale bephoswa yiyonale imitshina emincane bekholisa kakhulu

Ngumbiko oyisixwayiso, onjengokuthi Qaphela! Ubekwe embonisweni. Lapho okumele uwonkewonke awubale khona. Abalamehlo abo angasabonisisi kuhle, bazatshelwa yilabo abalamehlo abukhali. Ababalileyo. Ngumbiko okumele uwonkewonke awuzwe, njalo ngumbiko weqiniso. Yikho nje ekucineni kufakwe isidindo ukuze kungathandabuzeki ubuqotho bawo.

Sokwanzakele ingozi la, kukhanya ngumuntu obehamba ngomdududu, ngumuntu wesilisa. Sebemkhupha ingwane yona evikela abantu ukuthi nxa bewiswe yimidududu bengalimali ikhanda. Luncedo lwakuqala lolu abazama ukumnika lona lapha, sebemlalise bamkhangelisa phezulu ukuze bamsize angakaze afike esibhedlela. Bayalamuleleka ngendlela zonezi ezinje. Uncedo lwakuqala luyisimanga, lusiza abantu abanengi.

Sibona owesilisa, owezempilakahle ophethe umazwakalisa. Ufithizela ekuthini imizimba yethu iyakudinga ukuthi sidle imibhida etshiyeneyo ngokwehlukana kwayo. Aphinde aqhubeke esithi imizimba yethu iyazidinga ukuthi sidle izithelo ezitshiyeneyo ngokwehlukana kwazo. Abamuzwayo nxa eqamba elembhida etshiyeneyo engaqambi inyama, bayamzondela, bengakwazi ukuthi ukhuluma iqiniso, phela iqiniso lingumuthi.

Iqembu lama dokotela aseqedile ukufundela ubudokotela babo kuhlangene abesilisa labesifazana inengi labo ngabatsha sibili baphethe izithupha zabo ezandleni sebephakamise izandla zabo ukufunga ukuthi bazakuma emsebenzini wabo njengama dokotela basize izimpilo zabantu bengabikhona abababulalayo ukufa kwenzakale ngengozi kodwa bona umlandu wabo ngowokulamula.

Kungaba sesibhedlela lapha ngoba kubonakala yenalo ogqoke ezimhlophe ugqoke zonke ezokuzivikela waphelela ekhanda uzivikele lebusweni wazivikela konke lezandleni uzivikele hlezi ulungiselela ukuhlinzwa kwesigulane uvikelekile kakhulu ukuze angafinyelelwa yilo mkhuhlane

ababambe imizi emakhaya lapha lezindlini zonke emadolobheni ngomama nxa kukhona umkhuhlane oqhamukileyo yibo okumele bahlonyiswe ekuthini baziphathe njani kuwo bawubambe njani bavikele njani imuli zabo yikho nje begcwele kuyonale indlu bevalile ngamalembu agaxwe endlebeni lapha bavale imlomo lamakhala balalele yenalo udokotela kumbe umongi ogqoke ezimhlophe

ngowesifazana osendlini kweze science wenza imisetshazanyana yakhe ehlola lokhu lalokhu ehlanganisa lokhu lalokhuya uvalile umlomo wakhe ngelembu elivala amakhala lomlomo ukuzivikela wagqoka lamagilavisi ezandleni lapha aluhlaza njengaleli elinje la elise ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe lalo ngelokuzivikela kugcwele kuyonale indlu konke akusebenzisayo

Ngowesilisa usendlini yakhe lapha asebenzela khona eyihofisi, ingowane ayigqokileyo ifana leyembe yakhe. Eceleni laphaya umbala walokhu afakela phezu kwakho amaphetshana atshiyeneyo ufana xathu lengwane leyembe yakhe kuluhlaza. Ubuye wagqoka ibhatshanyana elincane elifanana lomtshina wonalo ophezu kwetafula awukhombele ngezandla. Ngumtshina wakulezi insuku oyenza umsebebzi ubelula ngoba konke okubhalwayo kwenziwa yiwo.

Isibhedlela lesi ngesebutho. Kuyakhanya ngempahla abazigqokileyo. Bagqoke zona kanye ezebutho, kodwa loba kunjalo, hlezi bayavumela ukuthi abangenayo lapha kube yibonabo abaseduze lesibhedlela sabo. Babuye bazesizwa kunhlupho abalazo. Lo okhanya laye ephakathi lapha, engowesithathu, kungaba kunguye unina wayenalo umntwana, okhanya elohlupho. Uzalanyulelwa ngamadokotela awebutho.

Ngabatsha abatshiyeneyo laba abangabe bekumazinga atshiyeneyo okufundela okwezempilakahle bakuzigaba ezitshiyeneyo lokhu kubukezwa yindlela abagqoke ngayo bakhona abakuzinga elithila labanye abakubanga elithile ngoba phakathi kwabo kukhanya kulaye nalo ogqoke ibhatshi elimhlophe elingabe limbalula njengodokotela

Yisibonelo sikamongikazi lesi , uthwele ekhanda wabuya njalo wagqoka ilenjana elivala indlebe ,laphinda lavala amakhala lomlomo ,ulebizo lakhe elitshengisa ukuba ngubani ,uhlanzekile abezempilakahle bahlanzekile kakhulu.

Ngowesilisa oyedwa, ogqoke ibhatshi elimhlophe. Ngezandla zombili ubambe okusambhodlela, enamathiselwe iphetshana elimhlophe. Phakathi kwaleyombhodlela kukhona okungani kubomvana. Uyayihlolisisa, ekhangela okuthile akulindileyo. Umi duze kwendawo engani ngumbheda elelembu elimhlophe . Phezu kwayo kulesikhwama. Emakhanda ngapha kulekhadibhokisi elibomvu. Ngemva kwakhe kulamakhabothi angani amhlophe.

Ngabantu abasebenza kugatsha lwezempilakahle laba kuzigaba ezitshiyeneyo zayo amadokotela akusiwo agcina izindawo lezi zihlanzekile bakhona abaqatshelwe lokho kuthi nxa sekubuya kumifanekiso enjengale amadokotela awazikhethi bayathatha imifanekiso yalohlobo labomama abagcina indawo ihlanzekile besenzela ikusasa empilweni yakho yibo ubuntu

Ezibhedlela kunengi okwenzakalayo. Lapha sibona umongi lomongikazi, kumbe njalo udokotela ongumama lodokotela ongubaba, lesigulane sinye. Kungenzakala ukuthi wonalo umtshina ngowokuhlola isigulane ikhanda ukuthi kwaziwe ukuthi kambe konakale ngaphi kwalo. Kumbe wonalo umholo esiwubona kuwonalo umtshina omhlophe, ungabe ungowokudlulisa isigulane sesisiya ngale sibuye siphenduke njalo.

Yisibonelo sikamama omutsha okhangela ngamehlo abantu lo ongapha ngumama osegugile osekhalakhala ngamehlo ukuthi awasaboni kuhle lapha uyamhlola ukuthi amehlo akhe awasaboni kuhle okunganani ukuthi aqalele ngaphi ukusiza

Yesibhedlela senkambeni lesi lapha okulabodokotela kumbe omongi abangobaba abagqoke izembatho zebutho. Bahlola yenalo umama ongabe ehlutshwa yindlebe kumbe ilihlo kumbe okuthile ekhanda. Uzakulamulekeka ngoba nampa odokotela ababili abangobaba kumbe ngomongi bazamsiza kusomalesi isibhedlela sebutho.

Yindawo ebalulekileyo le, ilephansi lephezulu, yisitezi, iphezulu yakhona ibhalwe ngamabalabala aluhlaza okukhombayo ukuthi kulapho abantu abagulayo abaqondiswa ngamadokotela okumele bangene khona bazethenga imithi enjengamaphilisi, engamanzi enathwayo kwesinye isikhathi amajekiseni ngokwawo yindawo okungamelanga icatshele lowo oqondiswe kuyo yikho ibhalwe yabaluleka

Kuvezwe imithi etshiyeneyo. Amaphilisi, lenathwayo kanye lenganathwayo. Kundawo enje, kuyadingakala ugwalo lonoluya, okubhalwa kulo yonke imithi engenayo. Kubuye kubhalwe yonke ephumayo. Emitsha engenileyo, kuhlangothi lunye ngalunye. Kuyasiza lokhu nxa kulamasela. Ukuthi lapha kuyonakala. Kukhona otshotshayo.

Umuthi ngamunye ngamunye onathwayo uyabu bhaliwe ngokucacileyo ebhokisini lawo ukuthi usetshenziswa njani, uyabe uqamba ukuthi abantwana abancinyane kumele kubekwe khatshana labo, lokuthi umntwana ongaka uphiwa isilinganiso esingaka. Phezu kwakho konke umuntu akumelanga ajayele ukuzithengela imithi ngaphandle kweziqondiso zika dokotela ngoba ukwenza njalo kuyabulala, okhuluma kahle ngemithi ngudokotela.

Yindawo yokwelaphela le, esedolobheni. Isendaweni enhle, eyakhiwa isiyaphezulu, iyabukeka. Indawo zempilakahle ezokwelaphela izigulane mele zigcwale indawo zonke elizweni lonke. Zifinyeleleke, zingabi kude, zingabi khatshana njengalokhu okuyikho khona emakhaya. Bayadubeka abantu abasemaphandleni, kumele sibafinyelele labo balamuleleke.

Yindlu ekhanya ihlanzekileyo kakhulu. Kulekhabathi yonale yensimbi, ebukeza ukudla okubekwe kuyo. lnengi lokudla, okubonakalayo, kuyo, lilambazi lonaleli elifakwe phakathi kwamabhokisi. llambazi labantwana nxa selophuma phakathi kwebhokisi, kalisamfanelanga umntwana. Ilambazi elihle ngeliphekwa ngempuphu yamabele, impuphu yenyawuthi, impuphu emhlophe , besekufakwa ledobi. Iyabaqinisa abantwabethu. Bakhule kuhle. Bavikeleke lemkhuhlaneni.

Indawo zonezi ezithengisa amapilisi khanye lemithi enathwayo zigcwele amazwe ngamazwe kodwa noma abantu bengena beyithenga leyo mithi ethengiswa lapho kabayekela ukufa. Siqhubeka sikhuluma ngokufa. Endulo le ukufa kwakuzwakala gqo kusenzakala gqo khanye ngemva kweminyakanyaka ngoba babesidla izihlahla zendle ziyikudla khanye lemithi. Kasibuyeleni emphandeni zethu.

ukudla lokhu esikuthandayo esikuphakamisela phezulu sibona engathwa ukukudla ezindlini yikho okusifaka sibe ngabantu abaphezulu abaphakemeyo yikho okusibulalela imizimba yethu ukudla okuhle yikhonokhu kanye esizilimela khona khona nje khonokhu ukudla indawo okuthengiswa khona kwakhelene lalapho okuthengiswa khona imithi yonke kungani kuthi ngena uthenge ugule ubusungena ngale uthenge okungakulamulela ukuthi uphile

ngaphansanyana kalo umfanekiso kubonakala izimbodlela ezikhanya zifakelwe idobi idobi yikudla okuhle elambazini labantwana liyabakhulisa ilambazi eliledobi libuya libe yisitshebo ebantwini abakhulileyo esihle kakhulu emizimbeni phezudlwana laphana ngamabhokisi akhanya engamabhokisi alamaphilisi kumbe imitshana ethile layo nxa kuyimithi enjalo iyabe iyimithi ethathelwe ezihlahleni zesintwini

Kubonakala amabhokisana amancane lezimbodlela ezincane esiveza ukubana ziphathele amaphilisi kanye lemithi. Kukhona imithi engamanzi edinga izimbodlela kukhona eminye imithi njalo engamaphilisi layo idinga izimbodlela . Amanye amaphilisi afakwa emabhokisini. Imithi yonke le iyalamulela izigulane.

Yindawo ethengisa imithi eyehlukeneyo le. Abagula imikhuhlane emincane abangabhalelwanga izincwadi ngudokotela beza bazethenga khonapho lasibi salabo ababhalelwe izincwadi ngudokotela. Kuhlezi owesilisa esitulweni oyisiphofu. Sibona ngodondolo lwakhe olumhlophe oluyilo ahamba edinga ngalo indlela. Lababonayo kunje bayamsiza bamncedise ukuchapha umgwaqo.

Yisakhiwo embonisweni yakhona kukhanya ukuthi phezulu le yikho okuthengiswa khona imithi yabagulayo abathunyelwe ngudokotela ukuzothenga khona lomunye ozizwa esegula nje esemangweni ulakho ukuphambukela kuleyi indawo asizakale kulesihlahla esingamaluba aluhlaza lemota ekhanya imile eceleni khonapha ayikhanyi kuhle kukhanya ucezwana kuphela lomuntu munye okhanya esedlula

Kubukezwe isihlahla esilezigojwana zaso ezingaqatha kangakho ezicakileyo nje kodwa kuzo lezo zigodo kulamahlamvu aluhlaza tshoko. Isihlahla lesi siyekelwe samila khonapho eduze lendlu sayekelwa njalo sakulela khona. Hlezi asilampande ezilamandla ngoba ngabe silempande ezilamandla njengoxakuxaku indlu yona leyi ibizakuwa. Mhlawumbe ukusiyekela nje bayasazi ukuthi yisihlahlakazana esiluncedo esingumuthi.

Kulezimota ezimileyo lapha ezinye zazo ngelalabo abalande ukuzothenga utshwala kuyonale indawo ethengisa utshwala ezinye zakhona ngezilande ukuzothenga imithi etshiyeneyo kule indawo ethengisa imithi imithi yonke kumele ithengwe ngonanzelelo ngeziqondiso zikadokotela ozithengelayo kumele ananzelele ukuthi kuhalweni enze njengalokho okubhaliweyo utshwala bona bande ukuba lemikhuhlane emizimbeni nxa ubunathe wadlulisa amalawulo abantu kumele bebunathe ngonanzelelo

Nxa sikhuluma ngokudla kosana kakukho ukudla okuncgono okufana lochago oluphuma ebeleni likanina. Uchago uluphuma ebeleni likanina ngumaquzu. Kakukho ukudla okungaqedalana lalo. Lolu olwamagabha vele kalungelinge lujamelane lochago lukanina wosane. Yikho unina wosana osebenzela khatshana uyakhuthazwa ukuthi asengele ebhondleleni ukuze umntanakhe aqubeka ezuza ukudla kudla.

Umbalo oluhlaza lo ukhuluma impilo uyaklabalala uqweba abantu uthi sondelanini lizothola impila yindawo ethengisa amaphilizi lemithi yonke etshiyeneyo bakhona abantu abazizwa bengaphilanga umuntu ezizwe nje engayanga kudokotela

Yiklinika enkulu elephansi lephezulu abazithweleyo bahlolelwa kule indawo abagulayo belemikhuhlane etshiyeneyo belande ukuthi bazokuzwa ukuthi bakhathazwa kuyini beze ukuzohlola kuleyo indawo amaphilizi okwela. isa imuli omama bazo landa yonale iklinika kanye yindawo yalaba abalomkhuhlane abangayizwisisiyo abadinga ukutshelwa ukuthi yimhlobo bani

Yindawo ethengisa imithi lamaphilisi kuzigulane ezitshiyeneyo. Phambi kwayo kukhona imota, hlezi umninimota nguye ogulayo kumbe ogulelwayo, uzethenga imithi edingakalayo. Ngemuva ngale kulesihlahla sonesiya esisondele kakhulu duze kwendlu, izihlahla zaluluhlobo ziyingozi ngoba kwesinye iskhathi ziba lenyoka ecina ingena ezindlini. Kumele ziqunywaqunywe kakuhle, zihlale indlu ivikelekile.

Ngumfanekiso, lapha eceleni sibona kulomakhalekhukhwini, kubuye kube lewatshi ngaphansi. Ngalezi insuku sekulawonala amawatshi ahlakaniphileyo axhunywa kumakhalekhukwhini. Okungena kumakhalekhukwhini okufundileyo, ukubone kuyonale iwatshi oyabe uyigqokile. Kuyamangalisa izindlela zentuthuko, zithuthuka insuku zonke, ngapha eceleni ngokunathwayo, okusibulalela imizimba lamazinyo. Kumele sikuvike ngendlela emangalisayo, ngoba akumnandi ngendlela esicabangela ngayo.

Ngumzamo wokuvimbela lokhu okungale ukuthi kungantshontshwa lula, ngokufaka zonalezi izinsimbi , ukuthi kuvikeleke kumasela. Amasela ngabantu ababi, kodwa umdali kazange wadala isela, isela liyazikhethela ukuba lisela, kodwa umuntu ngamunye ulenhliziyo ezimbili, ezimtshela ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle, kumele sifundise abatsha bethu, abancinyane, ukuthi bavumele yonale ethungamela ebuhleni, hatshi le embi.

Kuvezwe amabhokisi atshiyeneyo ngemibala yawo, njalo indlela abekwe ngayo. Abekwe ngokuhleleka okukhulu. Afananayo abekwe ndawonye, afananayo abekwa ndawonye, kanye lokulingana kwawo. Lokhu kwenza ukuthi oze ukuzawathatha awathathe lula. Loba ofuna ukuthatha athile, atshiye amanye. Enze njalo. Engazanga waphambanisa lutho, Yikuhleleka okumangalisayo lokhu.

Ngumfanekiso wabantwana abathathu, abaphezu kombheda. Abakholisayo ukuthi bavikelekile, vele izibungwana lezi okuthiwa yimiyane, kazisoze zibathinte. Angithi zithelela umkhuhlane omubi, obulalayo nxa ungavikelwanga.. Ukuvikela yikho okuhlakaniphileyo, ngoba lowomkhuhlane, , kawumthinti ngitsho onjalo.

lo owesintwana ohlezi ngangapha kwetafulanyana nguye olinde ukusiza laba abaphambi kwakhe kulomtshina ona lowaya osusetshenziswa ngulwana ogqoke iyembe emnyama hlezi bayahlabahlaba kuwonalwana umtshina basebebhadala imali ethile bamile sibili baya landelana khonaphana omunye lomunye elindele ithuba lakhe lokuthi asizakale

Ngumfanekiso otshengisa abaxubeneyo, abesilisa labesifazane, abafundela ubudokotela. Wonalo umfanekiso uveza ukuthi laba abantu bayaxoxisana. Bayakhulumisana ngokuphathelane lomsebenzi wabo. Akusuye ndodazibonele ukufundela ubudokotela, yikuhlanganisa amakhanda abantu babambisane, bakhulume ngalokho okubaxakayo benyulane ukuze isizwe silamuleleke kumikhuhlane abahlangana layo.

Ngumfanekiso oveza ukuqakatheka kwabantwana, kuzimuli ezitshiyeneyo. Ukuthi kanti ebuntwaneni babo, indingeko zabo zigcwaliswa ngobani? Abadala abahlala labo, labazali babo begazi, yibo okumele babone ukuthi balendawo zokuhlala. Balezigqoko ezaneleyo, balokudla. Bazuza imfundo. Abantwana yikusasa, yabazali balamuhla.

Abatsha abagqoke amayembe amhlophe kanye lezikipa zakhona ezimhlophe yibo abalande ukuzaxoxa lalaba abantu abahlezi phansi lapho. Abaxoxa ngakho bayakwazisisa sibili ngoba bakubalile kabanzi kumitshina yabo yonale abayiphetheyo yonale eyakulezinsuku imitshina ehlakaniphileyo. Basukuma bekhuluma ngesibindi labo laba abalaleleyo bayafunda kakhulu kulokhu ababethulela khona kuzakubalamulela.

Ukugeza izandla kusemgqoka kuyenale indawo yezempilakahle uwonke wonke othi engana kuyo uhle aqhwetshele ekugezeni izandla. Kulezinditshi zonalezi ezakhelwa zanamathela umduli, kuyabekwa isepa khonapha kulezimpompi, kuthiwa umuntu kageze izandla ngawo wonalawa agelezayo. Ukuhlanzela kwezandla kuyimpilakahle kominiso.

Abenza umsebenzi wokwakha kwelakithi bangamagabazi amangalisayo balakho ukusebenzisa ilitshe bakhe izinto ezimangalisayo okukholisisayo ukuzibukela. Babuye basebenzise izitina ezincinyane lokho abakwenzayo bagabaze ngendlela emangalisayo ngaso. kulowesilisa yenalo ophethe umazwakalisa okhuluma labantu abakude leduze afuna lokhu akubikayo kuzwakale kuwonkewonke.

bahlanu abantu esibabona belendaba emnandi abane bakhona bagqoke izikipa ezimhlophe kanye lamakepesi oyedwa uphakamisele izandla phezulu ngesikipa esimhlophe bonke baveza intokozo emangalisayo balhuluma ngabo mazwakalisa bayathokoza kakhul intokozo abaphakathi kwayo abafuni kuba kuyo bebodwa yikho nje belande ukuzokwelabela lalaba abahlangane labo lapha labo ngithemba bazasizakala ngendlela emangalisayo

Kulezinsuku kwelakithi silensuku ezibekwayo ezikolweni ezitshiyeneyo ezikhuthaza abafundi ukuthi babale kakhulu, ofuna ukuba ngudokotela ngelinye ilanga abenguye, ofuna ukuba ngumanjinela abenguye, ofuna ukuba lipholisa ibuthonnjalonjalo. Bayancuswa abatshiyeneyo ukuthi beze bazokhuluma labantwana ngemisebenzi abayenzayo. Babaekhuluma besebenzisa omazwakalisa. Lilanga bantwana abalithakazwlelayo leli, bonke bayabe bephakamisa izandla befuna ukuqanjwa.

Lilanga lapha abasifazane ababuthene khona bekhuluma ngokungena kwaba enyangeni ukuthi inengi labesifazane lingena ngaziphi insuku behlale isikhathi esinganani bephakathi kwalokho kugezabakhona abathatha insuku ezinengi kubekhona abathatha insuku ezilutshwana laba abathatha insuku ezinengi kuyadingisiswa ukuthi kungani kunjalo lokuthi kungenziwani lokudla abamele bekudle bengabantu besifazane

Ngumfanekiso wabesilisa ababili abezempikakahle bamile kumbalo okhuluma ufithizela ngokuthi imithi yonke etholakala kwezempilakahle yimithi epheleleyo nxa kungumuthi onathwayo uphelele awuthelwanga amanzi yiwo wona kanye kanye nxa kungamaphilisi lawo anjalo akukho okuphunguliweyo kuwo

Yindawo enhle le elotshani obufitshane obuluhlaza tshoko kulamatente afikiweyo khona lapha amhlophe nke laphansi lapha kulezitulo ezimhlophe nke yindawo yabafundi ywmfundo phezulu bayahlala kuzonalezo izitolo batshaywe ngumoya umoya onje uyelapha lezigulane yikho kuthiwa umuntu ma evuka ekuseni ehotshe umoya ovela empumalanga inengi labantu lingakavuki elapheke

Akusabantwana bodwa abalandelelwayo kumazwe eAfrika, labadala kwaqoqwa ukuthi bazokulandelelwa inswelo zabo zigcwaliswe. Ezibhedlela belatshwa mahala kababhadaliswa, njalo lalapho okumele batshaye khona udwendwe bona bayasuswa behanjiswa phambili. Bayabiza bazeholiswa ingubo, ukudla kanye lemali ukuze bengaguli bafe bebulawa zinswelo.

ukubala amabhuku amanengi kakhulu kakusikho kufunda kodwa ukufunda yikuhlonipha abantu samukelane sithandane sizwelane sihloniphane umuntu ongahloniphi abanye uyabazondisa kakhulu baze bacine bebona kufanele bengene emgwaqweni bethwele amaphepha akhuluma kubi ngaye lokhu lakho kubi kakhulu ngoba kuyamdiliza lo okukhulunywa kubi ngaye

Umsebenzi wokuba ngudokotela ngumsebenzi omangalisayo odinga uthando lobekezelo lomuntu laba abami lapha ngabatsha izntntombi lamajaha baxubene bavumile ukuba ngodokoteka ukuthi bangene kuwonao umsebenzi odinga inhliziyo yomuntu ukuzinikela lobekezelo bami ngesibindi besitsho ngegunya ukuthi bakhethe wonalo umsebenzi ukuze bavikele abantu bakibo kumikhuhlane

ngabantu abatsha abesilisa abasakhulayo abalalele yenalo ophakathi kwabo ogqoke ezimhlophe obukeka njengo dokotela ukhuluma eqondise usinjana konke akukhulumayo uyabatshengisa ukuthi utsho lokhu njalo uyakhuluma eqakathekisa ubukhona be ambulence ezimpilweni zabantu hlezi uze ephakathi kwayo kungayisikho ukuthi uyagula kodwa eze ukuthi aze khuluma ngayo

Emhlabeni lapha sitshiyene, phakathi kwethu bakhona abantu abazimbongi. Amagabazi amangalisayo. Balakho, kusemzimbeni, baphila lakho, kusegazini labo . Bakhona njalo abenza imidlalo etshiyeneyo belingisa abalingiswa abatshiyeneyo. Bonabo abantu bayaphila impilo yabo lula nje bezizuzela imali emangalisayo. Bayanotha okumangalisayo bonaba abantu ngoba zonke izinto zabo bazenza ngobuciko obuphezulu.

Ngelanga langolweSine ziyisitshiyagalolunye kuNhlolanja ngomnyaka ka 2023. Yindawo enhle kakhulu. Indawo exwayisa abantu mayelana lemvukuzane. Befundiswa ukuthi kumele bawubambe njani njengomkhuhlane omubi kanye lokusetshenziswa kwemithi yawo lomkhuhlane wemvukuzane ukuze bavikeleke kuwo. Yindawo elezihlahla ezinhle ezinde ezinkulu eziluhlaza. Yindawo ependwe yababomvu ephahleni lwayo.

ngabantu abaphathelwe ndawonye ukuthi bazehlolwe imikhuhlane abayigulayo bengaze bahlolwe bayathatha isilinganiso sobunzima kwabo kambe banzima okungakanani babuye bathe lobude kwabo bahlolwe ukuthi bade okungakanani kumbe bafitshane okungakanani konke khonokho kuyabanceda abadokotela

Ukudla okuhle yikho lokhu esizilimela khona ngesandla zethu ezivandeni kanye lemasinini yikho okukhalelwa yimizimba yethu . Lokhu okuthengws ezitolo kakuyifanelanga imizimba yethu. Kule imifanekiso kuvezwa okhupha ukudla kwakhe ephepheni elimnyama laba abanye bakhangele behlekelela abanye ngabalaziyo iqiniso lokuthi ukudla okuhle ngokulinywayo ezivandeni lasemasimini bakhangele behlekelela okokumzwela.

Ngowesintwana ogone umntwanakhe laye umntwana ucocobisile ngoba esizwa uthando lukamama lamhla ebelethayo owesintwana nxa obongikazi kumbe udokotela emkhupha emamukela umntwana uhle amfake esifubeni sika nini athi unina kafake ingalo zakhe phezukwakhe amkhulumise yiyo indlela eyenza umama adala ubuhlobo obumangalisayo lomntwanakhe.

ngumama okhangele umntanakhe ngentokozo hlezi ubengezwa kuhle usebona nanti ilihlo elikhanya lihlakaniphile kakhulu lokuphakamisa isandla okutshingisa impilo lendlela okumise ngayo imbala le sokutshaye amangqetshane unina usekhangela ngentokozo ukuthi abone ukuthi umntanakhe usethembisa sibili ukuthi sephilile

kukhanya kuyisigulane esingumntwana esisele kuyonale indlu esigulela kuyo lo ogqoke ezimhlophe kukhanya engasunina womntwana kodwa isisebenzi esingumongikazi sisondele ukuba sisizane laye umntwana asazi ukuthi umama womntwana uhlalele ngangaphi kwakhona ngoba lapha kabonakali yena ngoba lo ukhanya esiza ngomsebenzi sonalesi isigulane esingumntwana esondela kuso ukuze asisize

Ngabantwana besikolo laba. Abaphambili inengi labo ngamankazana ,kukhona abazokufundiswa nguyenalo omephambili kwabo. Balalele kakhulu bayalandelela, bakhona abanye abalalelayo ngapha bebhala inengi lenze njalo ukuze libambisise elikufundiswayo.

Ngababili abesintwana abatsha omunye ulenwele zakhe azeluke zabande omunye uziqumile zabamfitshane baphose bangani isontsha zabo ziyafanana hlezi ngamawele amaphahla kumbe njalo bengabuya bebe ngabangani nje abathandanayo basondelelene baveza uthando olukhulu olukhona phakathi kwabo.

abantu abazithweleyo kulezi insuku abadubeki ngitsho lakancinyane akakhaleli ukuthi uze ayekilinika loba esibhedlela kumbe ukuyabona u dokotela ukuze atshelwe ukuthi uzithwele uyazihlola ngomchamo wakhe ngokugxamuza yonale imitshina emncane wonalo emchameni kubgaba lemizila emibili kuyabe kusitsho ukuthi uzithwele uyabe eselakho ukuthi azi ukuthi sekumele aqale ukulungiselela lokuthi ahambe nyanga zonke ayohlola kanye lokubhalisa kusase lesikhathi

Akulanto enjengegazi empilweni yesigulane, abanye bayangena begula kufikwe kuthiwe abalagazi kuyabe sokumele bafakwe igazi. Igazi abalifakwayo yilo lonaleli abezempilakahle ababhodayo ezikolweni behamba belithatha ebantwaneni. Bengakaze bathathe igazi lomuntu bayamhlola ukuthi kancinyane nje emunweni ukuthi kambe igazi lakhe lifanele yini, ligazi eliphilileyo yini, ligazi elihlambulukileyo elingela mikhuhlane ukuze abantu abagulayo bengaphiwa amagcikwane.

kungabe kusendaweni ethile elabantwana abagcinwe khona abantwana laba bayaphiwa ukudla ngesikhathi esifananayo badle kanye kanye ngulowo ngulowo uyabe umntwana omncane uyabe ephethwe ngomfunzayo badlela emganwini efananayo badla ukudla okufananayo lokhu kubenza ukuthi imizimba yabo igcinakale ibukeka bangahlaselwa yimikhuhlane lula

Kukhanya kuyindawo enkulu le elala abantu abanengi ngoba nampiyana omambule balengisiwe ukuthi ba vikele abantu abalala kuleyo indawo bengaze balunywe yizibungwane lezi iminyane ethelela umikhuhlane esintwini esiyibiza sisithi yinyongo. Ziyaluma umuntu aze alaliswe esibhedlela segula, longumama okade egula kodwa sekhanya sesilili esephethe umntwana sebelindele ukuthi baye ngekhaya.

Bakhona abantu abagula baze bafe ngoba abavumi, lwana umama Omi laphana eceleni ogqoke ezimhlophe indlela ambose ngayo ikhanda kungenzeka ukuthi ngowebandla elithile ,Nxa abanye bakhe abazalwane bembona esengudokotela kubalula ukufinyelela beze bezoyelatshwa labo lo oggqoke okubomnvu ekhanda yiso isigulane sakhona uzelanyulelwa.

Omama abazithweleyo kulezinsuku basesimeni esihle kakhulu ngoba kukhona izibhedlela ezinkulu abahamba beyehlolwa khona inyanga zonke kuyabe kukhangelwa ukuthi umntwana umi kuhle yini esiswini akula mikhuhlane yini kumbe ukuthi ngoyini ngumfana kumbe yinkazana lokhu kuyabaphathisa kumalungiselelo abo.

ngumbalisiskazi endlini yokufundela uohethe iphepha ukuthi asizane labantwana abangamankazana asebekhulile asebangena ezibukweni asebegeza nyanga zonke uyabapha nje phambi kwabo abafana labafana akubayangisi ukubona umbalisikazi esenza njalo asonto efihlwayo le kumele bekhule bekwazi amankazana ayangena enyangeni njalo kumele besizakale ngokuphiwa utshinda lonalolu olubasizayo ekuhlanzekeni kwabo

kubukeka njengomfanekiso kadokotela osowaqedayo osezisebenza eceleni le udokotela engaba nguye yenalwana ogqoke isikipa esiluhlaza ogulayo nguye yanalo ogqoke iblawuzi emhlophe ukhuluma elandisela u dokotela lokhu akuzwayo emzimbeni wakhe u dokotela ulalele ngendlebe elesineke ukuze abe lakho amsize amenyule kunhlungu azizwayo

Ngumfanekiso wabomama ababili abasendlini enhle ebukekayo lo omunye wakhona omutsha Nguye ololwazi olunengi kakhulu ngamaphilisi la asiza omama ukwelamisa imuli zabo khatshana lakhatshana uyamtshela ngomhlobo ngamunye ngamunye ukuze azikhethele yena ongamsiza ukuthi engelamiseli eduze laduze

Yindawo lapho abantu abaqoqelwa khona ukuthi beze bazophiwa ukudla baphiwa ukudla okufanayo kusetshenziswa imiganu efananayo bafunzwa ngonina ngenkezo eziphiweyo ukuthi imiganu yakhona ifanane kwenzela ukuthi lo umntwana oseduze engakhangeli umakhelwane wakhe ebesehawukela yikudla okuqinisa imizimba yabo kubenze bakhule kuhle bangadelelwa yimikhuhlane.

Ngensuku zendulo le, owesifazana bekunzima ukuthi azi ukuthi uzithwele yini. Ubekhangela ukweqiwa yinyanga, ukuthi azi ukuthi usemi kubi. Ngalezi insuku zalamhlanje sekulemitshinatshina yonale abathi bathathe umchamo wakhe umuntu azihlole ukuthi uzithwele yini ngomtshina wonalo. Nxa kukemzila embili, kutshengisa ukuthi uzithwele.

Umuntu ozithweleyo sekulula ukuthi azihlole eyedwa ukuthi uzithwele loba hatshi ekwenzela endlini .Uyasebenzisa wonalo umtshina obukezwe lapha .Agxamuze emchameni wakhe .Nxa kusiba lemizila emibili lokho kutsho ukuthi uzithwele. Sengaqala ukulungiselela usana oluzayo .Akusadingakali ukuthi aye ekilinika kumbe esibhedlela .

Ngabadlali bebhola laba. Sokuyisikhathi sokuphula lesi. Bahlezi...Omunye wabo uhlezi kusonalesi isihlalo. Usenkunkuluza amanzi. Omunye ukhanya umile, uyazelula. Loba nje engavezwanga wagcwala. Bagqoke impahla zokudlala lona lelobhola. Phansi lapha kukhanya kulempahla zebhola. Ezawo wonalo umdlalo.

Ngowesilisa lo osagulela ngendlini. Uzwa ubuhlungu phezudlwana ngapha engalweni yakhe yokudla. Ubuhlungu abuzwayo sobumthuma ukuthi asondele kwabèmpilakahle. Khona ukugulela endlini isikhathi eside akusikho okuhle. Kumele umuntu loba kuyini akuzwayo okunxele emzimbeni asondele esibhedlela loba ekilinika ukuze alamuleleke.

Ngumfana olimele esenza eminye yemidlalo yebhola wahle waqonda esibhedlela egqoke zonezo izigqoko ade edlala ezigqokile, ezebhola. Usefika ethola usizo kuyenalo ogqoke eziluhlaza. Ulimele unyawo lwesandala sokudla. Ubotshwa khonalapho engqagaleni ukuze asizakale.

Ngabantu abatsha laba ngowesintwana lo olenwele ezinde ezimnyama unatha amanzi ngesigujana sakakhe ngoba amanzi ayimpilo ingozi nje ebonakala kuye yikho khonokho abangcika ngakho indlebe kubafaka kakhulu engozini yezimota ngoba bayabe bengasezwa lutho ngitsho loba umkhulumisa akakuzwa loba imota itshaya iwuta yena akezwa lutho

Idolo yisitho esimangalisayo kasifuni kulimala. Owe walimala idolo kuhle kube yisinyalo sempilo yakhe yonke. Abagugileyo kuthiwa amadolo abo ayabe engaselamhluzi okwenza atshibilike lula yikho nje bayabe sebedondolozela abanye sebegaqa. Yenalo ulohlupho ngedolo lakhe yikho eze ukuzebona udokotela. Asazi ukuthi kuyini.

Nanku okunye okudingwa ngumzimba. Abantu, inengi labantu esikubukela phansi. Ukuzelula, umuntu ennze lokhu lalokhu ezitshilatshila aphakamisele phezulu inyawo, aphakamisele phezulu ingalo, eqayeqe, agijigijime, kuyamlamulela umuntu. Kuyamkhulula kumkhuhlane ebulalayo, kwenza igazi ligijime kuhle njalo engagugi lula.

Ngumfanekiso womuntu wesilisa, esandleni sokudla lapha kungenzakala ukuthi esikubonayo okulemibalabala nguye owazidwebayo ngayo imitshina yonale abazidweba ngayo imizimba. Lapha abambe khona esifubeni uzwa ubuhlungu. Inhlungu zangaphakathi zikhuthaza ukuthi umuntu asondele esibhedlela ayehlolwa ukuthi kuyini.

Yizigujana ezitshiyeneyo lezi kodwa zonke zithwele umuthi olamulela kuzinhlungu ezitshiyeneyo. Imithi elamulela kuzinhlungu ezitshiyeneyo . Lapho efakwe khona kuziphathelo zazo kumele sibale ngokunanzelela okukhulu .Abangasaboniyo bacele abalamehlo bababalele bengakaze basebenzise .Ngoba yiyo indlela kuphela engasilamulela ukuthi imithi le isisebenzele kuhle .Singadlulisi amalawulo.

Amanzi ayamangalisa ayadingakala kakhulu emzimbeni yethu kumele siwanathe kakhulu bakhona abantu obezwa bezibula ukuthi bona abanathi manzi into embi kakhulu ngumkhuba omubi lowo. Lowu owesilisa olapha unatha amanzi uyakwazi ukuthi ayimpilo uyawankunkuluza.

Imizimba yethu ikakudinga ukudla khonalokho okubukuzwe lapha izitelo ezitshiyeneyo zonezo ezinje ngama banana amahalantshisi, ama epula alihlaza labomvu imibhida yonke elujlaza ngokutshiyana kwayo iyadingakala emzimbeni wethu ma singadla njalo lona izinyo ngeke silikhiphe singafa imihlathi igcwele.

Hlezi ngomhlophe obulawa ngumkhuhlane wetshukela othethe umtshina wakhe wokuzihlola isimo setshukela emzimbeni wakhe. Ukuthi lowo mtshina uzuze amandla usewuxhume kuwonalo umtshina ohlakaniphileyo esiwubiza ngelaptop elokubokwa kuyasizana lokhu okuyizinto kwesikhiwa kuyangenana akuxotshane kwakhelana kuhle kakhulu.

isikwama sosizo lakuqala ngumalamulela siyasiza kakhulu, akudingakali ukuthi sitholakale ezikolo lasema klinika kuphela, imuli emuli kumele ibelaso ngoba ukulimala ukusikho kwakhatshana kukhona ukulimala okwenzakala ngekhaya kanye khona endlini yangakini ukulimala okunjalo umuntu usizo lakuqala kumele aluphiwe ngabakwabo abegazi basizane laye bengakamusi esibhedlela.

Ngumfanekiso okhuluma ngebanga lokuqala kwezempilakahle. Kuyagcizelelwa ngokuqakatheka kwebanga lakuqala kwezempilakahle. Umfanekiso lo ukhutshwa lugatsha lwezempilakahle lomhlaba wonke. Kulemifanekiso emibili yabantwana abatshiyeneyo lomama ngaphansi.

impilo yakulezi insuku ayisafanani lekadeni sokukhona imitshina eminengi kakhulu eminye enengi labantu sebeyigcina ezindlini ukuzihlola ukuthi kambe ukutshisa kwegazi kuphezulu okungakanani abanye njalo bezihlola ukutshisa kwemizimba yabo ukuthi kambe yikutshisa okuqondileyo yini kumbe sekungokwesigulane kubekhona njalo abazihlola ukuthi itshukela labo lilungile yini likhuphukile kumbe lehlile kakhulu sokukuhle kakhulu bengayanga ku dokotela sebekwazi ukuthi baphile njani

kuse Rwanda lapha kubukezwe abantu abane owesine wakhona ngowesilisa abathathu ngomama phkathi kwalaba abathathu omama ukhona omhlophe ogqoke isikhava entanyeni lapha bacecile abantu laba bayabukeka kukhanya kungemva kokuthile ade kusethulwa ngomhlphe umama kukhanya wethule kahle kakhulu ngoba lo omunye oduze kwakhe omnyama umama usemenzela amhlophe ngokuxhawula

Isihlahlakazana lesi abantu bemadolobheni bayasithanda kakhulu bande ukubalaso ezindlini zabo nxa ngamakhefu amakhisimusi bacecisa ngazo ezindlini babophele amabhaloni amahle kakhulu ,emakhaya ke yisihlahla esibizwa kuthwa ngumbiyelambuzi ngoba nxa subiye ngaso imbuzi kazisasondeli ngoba ziyahlatshwa emakhaleni azo lapho.

Yisivande samaluba lesi kulamaluba angikhona ayizihlahlakaza ezikhulayo zilamahlamvu aluhlaza tshoko. Zibesiqhuma amaluba asondela ebubomvini amaluba yinto enhle ngoba lenyosi zonalezi esizikholisayo uluju esilunambitha, sikholisa inyosi zithatha khonapha emalubeni. Ukudla ezenza ngakho uluju, amaluba ayenza indawo zakithi zibukeke.

Siyazazi izindawo ezithengisa amaphilisi kanye lemithi etshiyeneyo eyelapha abantu abagulayo . Zigcwele indawana zonke . Sokumele zibekhona njalo izindawo ezigcweleyo ezizakuthengisa izihlahlakazana eziyimithi empilweni yethu .Siyakwazi ukuthi izihlahlakazana zolezi zilamandla amangalisayo. Ziyasilaphela lemkhuhlane emangalisayo. Kumele sizenze zifinyeleleke ku wonke wonke ukuzifaka kulezindawo abazazithola khona lula.

Yisihlahlakazana esilamahlamvu abalulekileyo makhulu aluhlaza athe tshoko. Isithelo sakhona laso siluhlaza siyakhula nxa sesivuthiwe siwoma sibe ngumdaka, amakhansi angaphandle kwaso akhithike besekusala okubuthakathaka okwaphakathi okuyikho abantu abakusebenzisa nxa begeza umzimba ngoba kumba lula isepa.

Zonalezi izihlahla kazana ezidelelekayo ziyalamulela kakhulu sonesi esibalulrkileyo esisatshani siyathathwa sisikasikwe sifakwe embizeni kuthelwe amanzi sibiliswe eziko kumbeni esitofini siyasiza abantu abakwehlelayo abalemphimbo ebuhlungu abalezifuba ezibuhlungu abavimbeneyo sinukelela sasithelo selemoni singumaqoba omangalisayo

Yisihlahlakazana lesi esilamahlamvu aluhlaza athe tshoko, kodwa kuso sonalesi isihlahlakazana sekukhona izilugu zenyoni ezakhiwe ngotshani . Izinyoni zona ziyamangalisa ngoba ziyazakhela izidleke zazo. Ziyazilungisa ngotshani zikudumale, yizo ezibekelela kuzo amaqanda azo. Lalawo maqanda ziyawafukamela, ngelinye ilanga acacade kuphume amatsiyane amancinyane azafuza onina.

Kuzihlahlakazana zonezi ezibukiswe lapha esikhanya sibaluleka phakathi kwazo ukuthi umuntu aze asiqambe ngebizo ngumhalafutho. Umhlafutho uyasiza kakhulu ababulawa zinyawo, uyathatha abilise amanzi akhe amahlamvu awo afake enditshini abesethela lawo manzi anyathele phezu kwalawo manzi azithobe uyasiza.

Kubukenze isihlahlakazane esikhula emadwaleni endaweni engela madwala kumbe amatshe angikholwa ukuthi isihlahla lesi singakhula kuyabe kulezihlahlazane zalelo hlobo ezilendawo lapho ezaziwa ukuthi zimilela khona amahlamvu akhona aluhlaza tshoko kodwa nxa sekhithikile amahlamvu akhona aba ngumdaka yisihlahlakazana esingumuthi esilamulelayo.

izihlahlakazana lezi eziyimithi empilweni yethu ukuthi zibe zinhle zibukeke eziluhlaza zibeluhlaza tshoko njengasonalesi esisibonayo indawo yakhona kuyadingakala ukuthi kube yindawo evundileyo njalo nxa kuyindawo evundileyo kubuye kuzuze amanzi aneleyo yiwo umuthi ke lo ongalamulela abantu

liluba elihle elilamahlamvu alo amakhukhulu aluhlaza okujiyileyo kulamaluba akhanya ekhanga angama khaphakhapha amaluba mahle kakhulu athandwa ngabantu izikhathi ezinengi abantu bayakhohlwa ukuthi kumele bawasebenzise besaphila bande ukuthi bawafake emangcwabeni sebefile asikhumbuleni ukuthi umuntu iluba ulithanda esalakho ukulinuka ngamakhala akhe akholise lowo muntu

Amazwekazi eAfrica sinothile kakhulu, ngoba yonke imithi enathwayo yonale lamaphilisi akhona kuvela kuzihlahla zakithi zeganga. Khonokhu okubukezwe lapha kuthwa ngokugcotshwayo okwecena, ngokokugeza okwecena kodwa inqa sokufakiwe kuyonale imbodlelanyana kakuseyilo cena elipheleleyo. Kuhle ukuziyela egangeni sizikhele icena silisike sithathe wonalowu umhluzi wakhona sigcobe sibencwaba, sinothile thina kumazwekazi eAfrica.

Lokhu okuvezwe lapha yimithi esetshenziswa ngoba yenziwe ngecena. Icena litholakala egangeni njalo ligcwele elizweni lakithi eZimbabwe Singaqhubeka silalo okwempilo yethu yonke nxa singavinga imililo eqhamukayo endle itshise amaganga singabantu abanothileyo kakhulu.

Ngamaluba amahle kakhulu lawa .Amahlamvu akhona aluhlaza tshoko .Amaluba akhona mahle ayakhanga .Alombadlana wawo ongekho ebubomvini ayakhanga kanye lezinyosi .Inyosi phela emalubeni ziyakuthanda .Ngoba kulapha ezithapha khona ukudla kwazo ziyekwenza uluju olumnandi kanye lenhlanga zakhona .Amaluba ayelapha alomoya omuhle olamulela lezigulane .

Ngumfanekiso obukeza okunathwayo okuyikudla loba iibhodlela yakhona eyabe ibhaliwe ukuthi okunathwayo okuphakathi kwenziwe nge sithelo esithile iqe lesisuthelo sesingene ekubhodlela siyabe singasafanelanga umzimba wethu kuyabe kungaso kudala okuhle izithelo zonke asizikheni esihlahleni sizidle maqamu zivela ezihlahleni sivikeni konke lokhu okunathwayo okuyabe sekusezibhodleleni akuyifanelanga imizimba yethu.

Kubukezwe ukudla mithi emizimbeni yabantu bonke abaphilayo emhlabeni , umhlobo wehanyanisi igarlic , ama aphula , amacarrots lokunye amabizo akho anzima ukuwaqamba kodwa konke kukusigaba sonalesi eailamulelayo emizimbeni , ukudla okuvikela emikhuhlaneni eminengi

Yimihlobo yezihlahlakazana ezingumalamulankunzi ezimpilweni zethu kumikhuhlane esiyigulayo, ukubukeka kwamajwabu ethu ukuthi acazimule atshelele, alanyulelwa yilo icena leli. Icena lingumuthi omangalisayo njalo lingamafutha amahle kakhulu ayenza owesintwana abencwaba kakhulu engathi uyemula.

ngowesilisa obukeza umhlobo wechena likhulile sibili walisiphuna walibamba ngezandla zakhe lize latshakaza lentanga zalo zikhona phezulu esitshakaleni ichena liyalamulela liyakhulula isisu esiqumbeleneyo lobuso obugcwele amaqhubu buyabuhlanza busale bungcono lamalunga omzimba abuhlungu ichena liyawalungisisa

Yisihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko akusisihlahlakazana samahala kungenzakala ukuthi singumuthi othile ngawonala amahlamvu akhona okungenzakala njalo ukuthi siyikudla ngawo wona amahlamvu akhona wonalo futhi hlezo ayakhiwa njengedelele umuntu atshebe ngawo akholise okumangalisayo atshone esuthi ilanga lonke.

Inengi labantu sithanda inyama kakhulu okudlula imibhida. Kukanti imibhida yonale eluhlaza ethe tshoko iyaselapha emizimbeni yethu iyikudla engumuthi siyayidla injalo iluhlaza, siyichaye siyibekela ikusasa, sibuye siyidle asiyifake edobini. Siyidla ngendlela ezitshiyeneyo, kodwa zonke ziyakholisisa zisakha imizimba yethu.

Ngufanekiso webhodlela elamaphilisi amhlophe athe nke umsebenzi wala amaphilisi yikuzethula ngomsebenzi okhangeleyo ukusebenza kwengqondo oyilingisisayo kubeyingqondo eyenza lokhu eyendalelwa ukuthi kube yikho khona ingqondo ephilayo engelakho ukusangana okuthile ingqondo engaguliyo ingqondo epheleleyo engayisiyo umuntu ophambeneyo.

Kakulanto enjengamaluba kulo umhlaba ngoba amaluba enza indawo ibukeke kakhulu. La avezwe lapha alamahlamvu aluhlaza tshoko. Amaluba akhona asondela ekubeni bomvu. Alobungane bobubomvu kodwa wona kawabomvu gebhu. Ayabukeka amaluba mahle kakhulu. Ngaphansi kwawo kukhona umbhalo ongekho esiNdebeleni. Kayisiso siNdebele lesi esibhaliweyo loba uzama ukubala kakuzwakali.

Yisihlahlakaza esilamahlamvu aso aluhlaza amakhulu. Aluhlaza tshoko. Axhunywe kuzo izigojwana zangakhona lezi ezilombala ongumdaka. Kungabe kuyisihlahlakaza esingumuthi esilamulelayo kumikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bayayazi imithi phandle lapha njalo bayalayelana.

Yisivande sezihlahlakazana zonezi abantu abazihlanyelela zona ezivandeni zabo ,ukuthi balamuleleke ekwelapheni lo lalo yemikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni. Imuli nganye nganye imele ibe lendawanyana yayo. Ingozi ethile lapha abahlala khona ababa lesivande saloluhlobo ukuze basizakale bangahlali becela komakhelwane, kodwa babe lesabo esiqonde bona.

Yisihlahla esasesincane lesi esisa khulayo. Indlela esibukeka ngayo ngamahlamvu aso aluhlaza athe tshoko angama khapha khapha kukhanya sihlanyelwe endaweni evundileyo elomquba owaneleyo njalo sizuza amanzi aneleyo. Kungenzakala ukuthi singumuthi phezulu kwakho nxa singumuthi wona amahlamvu wonala kuyabe kuyiwo umuthi wakhona.

Kulezi insuku abantu sebekhetha ukuthi bazidlele imithi iphuma esihlahleni manqamu bengayanga ezibhedlela. Lo umuthi osemganinwi kungabe kugigwe amaxolo kumbe impande zesihlahla esithile sapha umuthi oluhlaza. Kawugcwalanga phamu, kungaba ngumuthi odliwa elambazini kumbe emahewini, kumbe uthelwe emanzini unathwe. Kuyalamulela kumikhuhlane eminengi.

Indlela isihlahlakazana lesi esibukeka ngayo, sikhanya ukuthi silinywa endaweni evundileyo njalo sizuza amanzi aneleyo. Amahlamvu akhona aluhlaza athe tshoko njalo sikhulile saba yisixuku. Asihlanyelelwanga amahala lesi isihlahlakazana singaba ngumuthi omangalisayo olamulela abantu kumikhuhlane eyehlukeneyo

Isihlahlakazana esimangalisayo esihluphayo emasimini njengokhula nxa kuhlakulwa .Sasihlakulwe silahlelwe elangeni le ukuthi sitshe siphele singabikhona .Kodwa sona singumlamula nkunzi singumuthi omkhulu ezimpilweni zabantu abagulayo .Kumele abantu bafundiswe ngaso ukuthi sisebenzani njalo sesebenza njani .Ukuze singaqedwa emasimini lapha .Singaphetha singaselaso njengabantu .

Inengi lemikhuhlane esiyigulayo njengabantu abamnyama sife silakho ukwenyuleka kuyo ngezihlahla zakwethu izihlahla zeganga. Lesi yisivande esesihlahlakazana sonesi esilamahlamvu aluhlaza athe tshoko isivande sakhona sigqagqelwe yimihlanga esiwomile yabangumdaka .umnini wesivande lesi ungumuthi ongasiza abantu abaneabagulayo

kubukezwe ukudla okuhle kakhulu okulajodo akho okuwagqibela enhlabathini okumele siwagebhe sisizakale yikudla mithi le okunye okuqhubeka kusiyale hlezi yimithi yona ngokwayo esiyigebhayo phansi lapha kumaganga akithi wonala awe Zimbabwe sinothile phela thina njengabantu abamnyama konke silakho kumpilakahle yethu

Yisihlahla esiyizigojwana ezingumdaka ezincinyane. Kulezo zigojwana kulamahlamvu aluhlaza tshoko. Kuleso sihlahla kweyeme izenge eselilidala kakhulu elikhanya iselanethwa lizulu okwesikhathi eside laze laguquka umbala. Ngale kwalelo zenge kubonakala umduli omgumdaka ongabe ubhadiwe kumbe uconjiwe ngawo amapenda akulezi insuku ayimibala eyehlukeneyo abukekayo.

Yizihlahla ezimbili ezihlanyelwe zaba seduze leduze, lokhu kwenza impande zazo phansi lapha zinabe, zidlelane, zibe lobungane obumangalisayo, zingenane zitshebane zabelane imihluzi. Nxa kuyizihlahla ezelaphayo, ukwelapha kwazo kuyabe sokuphakeme kakhulu sokuyimithi elamulelayo abagulayo ngendlela ephakemeyo

Yisithelo esimangalisayo lesi , isithelo esileshlahla eside esikhula sube side okuthwa yipopo , isithelo sakhona abanye basidla lentanga sonalesi kabazikhuphi bathi kungumuthi kuyalamula ukwenzanjalo , bakhona abanye abagula umkhuhlane owukuphuma umtshaze , yisithelo okuthwa siyamlamulela umuntu onjalon, izithelo lezi ziyasilamulela ziyikudla mithi ezimpilweni zethu

Iluba lonaleli ayisiwowonke elilamahlamvu aluhlaza. Akhona alamahlamvu alithanga kubekhona alamahlamvu abomvana. Omama abahlakaniphileyo bayawaththa bawafake godilinye nxa eseveza amahlamvu awo segatshiwe agatshwa kuba liluba elimangalisayo elithathekisayo elenza ikhaya libelihle libukeke. Ngomama abahlakaniphileyo labo.

Kubukeka kuyisivande sama luba abaluba akhona ande ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko loba kunjalo abe ngamaluba abukeka kakhulu, umnini sivande uphila ngawo lamaluba ethengisela laba abawafuna abafuna ukuwahlanyela ezindlini zabo, abanye bewathengela ukuwafaka emancwabeni inengi labantu livame ukuthenga ama luba abantu sebefile bengazi ukuthi umuntu ngamunye ngamunye kumele ezuze amaluba akhe esaphila.

yishlahla esisaluba lesi esilamahlamvu aso aluhlaza tshoko kulesigojana saso esicakileyo esibuya sibe lokunye okungani yizithelo ezibomvana asazi phakathi kwezithelo lezi kulentanga yini kumbe yisithelo esidliwayo akusios sihlahlakazana samahala lesi kungenzakala ukuthi okusenze sabukezwa khonalapha yikuthi singumuthi abantu nje ngabe bayahlangana imihlangano emincane belabane imisebenzi yezihlahla lezi ezakwelakithi

Inengi labantu eliphila kulo umhlaba sebekhetha ukusebenzisa imitshana yonale evele kuzihlahla zeganga lo umuthi kukhanya ungamaxolo kumbe impande zesihlahla ezigigiweyo kumbe ezicholiweyo elitsheni zasezifakwa kuwonalo umganu zingazange zasafer kumbe ukusesethwa kazingcwalanga phamu kungenzakala ukuthi ngumuthi ozadliwa emahewini kumbe elambazini kumbe ukunatha nje emanzini

Yimihlobo yezihlahlakazana ezintathu ezehlukeneyo. Lesi esokuqala sikhula sisiya phezulu besesifaka amaluba aso phezulu alithanga, lezi ezinye ezisesandleni sokudla zikhulwa zibe yisixukwanyana esiminyeneyo. Izihlahlakazana lezi emazweni ase Africa zande ukuba yimithi. Ezinengi zakhona zitholakala egangeni.

Uhlobo wecena bayawusebenzisa ukucecisa ezindlini zabo bayake bebuye besithi yenalo umhlobo Wonalo umhlobo uyaxotshela khatshana izinanakazana lezinyoko azisondeli ngitsho endlini zokuhlala makulawonalo umhlobo

Kubukeka kungumfanekiso womuzi olendlu engabukekiyo ngitsho indlu yakhona isidabukile kakhulu isileminkenke eyesabekayo esilengozi yokuthi ingawa lokuwa ngemuva kwayo nga kulesihlahla esisemsamo ngale esibonakala singesomkhomo umkhomo uyikudla ubuye ube ngumuthi kulasonalesi isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko esingabe ngesesithelo sekotapeya.

Kubukeze isitshbo esizwa kuthwa zindumba. Zidliwa ngendledlana ezitshiyeneyo. Zingadliwa isasenje zingabantwana zibuthakathaka ziluhlaza zithe tshoko ngokusikelwa ziphekwe zivuthwe kumbe ziyekelwe zikhule zizezome besokucacadwa okwaphakathi lakho kuphekwe kukhwezelwe kuvuthwe phusu kufakwe amatamatisi amafutha kube yisitshebo esikholisisayo.

Yisihlahlakazana esilamaluba aluhlaza tshoko lapha lalapha Kwaso sihamba sisiba lamaluba asondela ekubeni mhlophe kodwa engekhonmhlophe nke athe gqa gqa. Kungenzakala ukuthi ngumuthi owelapha lasibi semvukuzane. Phela imvukuzane seziyimihlobo etshiyeneyo eyiyo osekungumkhuhlane omqoka osibulalayo kulezinsuku ubangelwa yikudla khonokhu esikudlayo sokumele sihlalahlale sibe sikhumbuzana ngemithi eyelapha lasibi semvukuzane.

Ngumfanekiso weluba elijayelekileyo kunengi zezindlu emadolobheni lapha ahlanyelwe khona kukhanya yindawo evundileyo ngoba kukhanya kulamanye asatshayo aphenduka amahlamvu akhona abangu mdaka indlela elibukezwe ngayo asiluba mangqama hlezi ngumuthi omangalisayo wonalo inengi kaliwazi kumele labo abalaziwo babelana lalaba abangaliziyo ukuze sonke njengabantu abamnyama sisizakale

Kubukezwe isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko! Esiduze komduli wendlu. Ekhanya yasindwa ngesamende, yatshiywa injalo, ayaze yapendwa. Asazi ukuthi i yisihlahla samhlobo bani sonesi. Esiyekelwa siduze kwendlu kangaka? Ngoba izihlahla ziyingozi duze lezindlu. Ngempande zazo, ezicina zisona indlu. Hlezi singumuthi yikho bengasigamuli.